Abanyeshure bambaye neza cane wohora uraraba. Bakaba bafise impuzu zo kwinonora imitsi . Bamaze gushika mu kibuga aho bagomba bahangane umwe wese aronke intsinzi imubereye. Uwuzoshobora kubandanya azoca agenda i Bujumbura.

Akazu ka surwumwe biboneka ko kubatse ku buhinga bwa kijambere, ariko bakaba batariko barakagirira isuku. Abantu bashobora kwandura indwara zivuye kw'isuku rike kubera ko batariko baragakwirikirana ngo baze baragakora ku munsi ku munsi.

Isomero riboneka ko ishaje ryo muntara ya karusi bakwiye kurisubiramwo bagashirako amabati ameze neza atava kugira abanyeshuri bige bamerewe neza atabwoba ngo amakaye yabo ashobora kunyagirwa.

Abanyeshure b'abakobwa. Bakaba bambaye impuzu zo kwinonora imitsi. Bari ku kibuga kinini cane cagutse. Bashoboye gushinga ibiti bashirako n'umugozi kugira baze barakina umupira w'amaboko bahanahana, bazoshobore gutoramwo abashobora guserukira ishure.

Abakinyi bo kwishure ryisumbuye mu ntara ya Karusi, bakaba bariko barinonora imitsi bakina umupira w'amaboko, kugira ngo bazoshobore guserukira intara yabo neza ntizoshobore gutsindwa n'izindi.

Isomero ryagutse wohor' uraraba rikaba ririko rirasaza bisabwa k' abavyeyi bogir' inama hamwe n' abayobozi, kugirango Let' ibasahirize bongere bubake gushasha, barisanure kugir' abanyeshure ntibazohave ribahenukirako

Abanyeshure bambaye neza baberewe bakaba bari kukibuga co kwinonora imitsi, aho bakinira umupira w' amaboko bahanahana kugira bitegure kuzohura n' izindi shure zo mu ntara zitandukanye.

Inzu yo mu bwiherero mu ntara ya Gitega kw'ishure ryisumbuye rya Mushasha, aho abanyeshure batakironka aho bihagarika, kubera ko zamaze gusaza. Bikwiyeko bazisubiramwo kugira ngo isuku ribandnye kw'iyo shure

Isomero ryiza cane wohora uraraba aho bashoboye kuryubaka ku buhinga bwa kija mbere bamwe bashobora kwigira musi abandi hejuru imbere yaho bahubatse ikibuga abanyeshuri binonorera ko imitsi kugira ngo bashobore kugira amagara meza.

Abanyeshure bakaba bariko barakina umupira w'amaboko, bahanahana kugirango bakuranemwo, bashobore kuzobandanya. Uwutsinzwe aca ataha, uwutsinze nawe arabandanya, akazoshobora guserukira ishure yabo mu gice gikurikira.

Abanyeshure bamaze kuba bashitse mu kibuga bamwe bari ku ruhande abandi ku rundi akaba arabigeme bariko barakina umupira w'amaboko kugira ngo bashobore gutsinda abatsinzwe baca bataha abatsinze na bo babandanye bazohure iyindi shure iri igitega hanyuma batoremwo iyitsinze itahane igikombe.

Abana bo kw'ishure ya Gisanze , bakaba bariko baritegura kugira bashobore kuja guhura n'abandi bo muntara ya Gitega, bakine umupira w'amaboko, aho bashobora gutsinda bazoca babandanya bamanuke i Bujumbura, aho hazobera urukino rurangiza umwaka.

Ikigo kinini cane kigizwe n'amazu atandukanye imwe iboneka ko imeze neza bakaba barayihaye amarangi ndetse n'amatafari aturiye iyindi ikaba iboneka ko iriko irasaza amabati akwiye gusubirizwa yamaze gutobagurika .

Ikigo c'ishure co mu ntara ya Gitega, abanyeshure biga bararayo bakaba bariko barinonora imitsi, bari mu karuhuko bongera basama akayaga kugirango basubire mw'ishure, bashobore kwiga neza umutwe utekanye. Ni ivyo akaroruhore.

Abanyeshure bo mu ntara ya Gitega mu mashure y'isumbuye bakaba bahuye n'abo mu ntara ya Bururi m'umupira w'amaboko bariko barahiganwa, babone abashobora kuba ab'ambere. Abazoba bashoboye kurengana bazoca bahura n'intara ya Bujumbura.

Abanyeshure bo mu ntara ya Rumonge, bakaba bariko baraganira n'umwarimu wabo ukuntu bazoduga gukina i Bururi bagahura n'iyindi shure kugira bashobore kuronka intsinzi hama babandanye bazunguruka igihugu cose bashobore gutahukana igikombe.

Inyubakwa biboneka ko bayubatse, bagashiramwo akazu ka surwumwe, kakaba kadashemeye kubatswe nabi cane, karashaje, ivyuma vyaramaze kuba bigira ingorane, ndetse n'amatafari yaramaze kubomagurika, bikenewe ko bagasubiriza, bakakubaka mu buhinga bwa kijambere.

Isomero rinini cane bashoboye kubaka ku buhinga bwa kijambere riteye igomwe inyuma yaho bashoboye kuhubaka igibuga abanyeshure bakinirako umupira w'amaboko bahanahana kugira bashobore kwinonora imitsi.

isomero bashoboye gushiraho akazu ko kwihagarikamwo kakaba karamaze gusaza kuburyo nkumuntu akagiyemwo yoshobora kuhandura ingwara zivuye kwisuku rike bitegekanijweko bubaka akandi kugirango ntigatere ingorane

Banyeshuri b'imahonda bakaba bariko barimenyereza umukino w'amaboko bazoshobore guhura yindi ry'ibururi batoremwo iyitsinze igende iserukire intara bahure n'izindi zo muburengero.

Ishure ryo mu ntara ya Gitega ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bamwe bigira munsi abandi hejuru , bakaba bariko baritegurira inkino zo kuzobahuza n'izindi zo mu ntara ya ruguru batoremwo izitsinze zishobore guserukira igihugu.

Inzu iriko irubakwa k'ubuhinga bwa kijambere, baba bashoboye gukoresha amatafari aturiye hamwe n'ivyuma vy'ubwoko bitandukanye, biboneka ko neza bashaka kuyitegura hanyuma bayifashishe, bashobore kuronka amafaranga niyo bamara kuyishira kw'isoko.

Ikibuga ciza cane cubatse kubuhinga bwa kijambere bakaba bariko baragikiniramwo bamwe bakina kuruhande abandi kurundi bahererekanya umukino wamaboko inyuma hari abarorerezi bariko bararaba bahimbawe banezerewe wohora urararaba.

Inzu bibonekako bayubatse kera ikaba yaratanguye kuza iravungagurika isima bashizeko ndetse n’imyango yashaje ikwiye ko bashirako ibindi hanyuma igakomera ntizohave igwako abantu ngo bagire ingorane.

Inzu nziza cane iteye igomwe wohora uraraba bashoboye kuyubaka mu buhinga bwa kijambere bashizemwo n'ubwihorero kuburyo umuntu atopfa kwandura zangwara zifatira kwisuku rike barahimbaye cane.

Isomero umwarimu akaba ari imbere y'abanyeshure ariko arabasigurira ivyigwa bijanye n'ubuhinga kugira bazoshobore kugira ubumenyi buhambaye kuburyo bazokwigisha abandi banyeshure bari nyuma yabo.

Kw'ishure ya Bururi aho aricumba kijanye n'ivy'ubuhinga aho babika ibitabo bitandukanye ikabashamaze gusaza cane giteye isoni bikwiye ko bubisubiriza bakubaka gushasha bakazana ayandi mabati.

Isomero ryiza cane riteye igomwe, ikaba ari iry'ubuhinga, aho abanyeshuri baza gukarihiriza ubwenge, kugira bashobore kumara amashuri hama bagende, bafise ico batahanye, bashoboye kwiga kugira baronke amanota, hama nabo bazogende kubikoresha no gukora akazi k'igihugu.

abanyeshuri bambaye neza bashoboye kuba bafise imyambaro yera ndetse niyirabura bakaba bariko barasubiramwo ibyigwa birangiza umwaka kugira ngo bashobore kuronka impamya bushobozi bari mu gisata kijanye no kuraba ivy'ingwara z'ibyaduka

Imiti myinshi cane iteye igomwe wahora uraraba ,bakaba bamaze kuyishira kuruhande, ngo bazoyitange kuwambere bayihereze abarimyi, bagende bapompe imirima yabo kugirango igihugu kizoronke umwimbu ushimishije

Mwisi ataco uguhinga ingozi abo bafise ivyuma bitandukanye bishobora gufasha abanyeshuri kugira ngo bashobore kwiteza imbere baronke ubumenye bazogende kwigisha abandi muntara zitandukanye uhora uraraba.

Umyeshuri aciye ubwenge cane anezerewe n'ukuntu, ariko arakwirikirana ivyirwa birangiza umwaka bigizwe no gukwirikirana ivyo amagara y'abantu kugira azoshobore kwiteza imbere yongere afashe imiryango yabo kwisununura mu buzima bwa misi yose.

Umuntu yambaye neza cane, akaba afise itaburiya yera, n'imbere yiwe ariko arandika, akoresheje ikaramu n'ikaye, yakira abarwayi baje kumwitura, kugira ashobore kubasuzuma amenye ingwara bafise abavure bakire basubire mu mihana yabo.

Inzu imeze neza bakaba bariko barayitegura batarahera kugira ngo bazoshoboreekuza barayakireramo abantu baje kwivuza ikaba ari ibitaro bizoba ari ivyo akarorero mu gihugu cose.

Urwaruka rwo muntara ya Gitega rukaba rwanshinze ishirahamwe ihingura ibinyobwa vyo m'ubwoko butandukanye bakoresheje ivyamwa ,bakaba bariko bariteza imbere kugira bashobore kuronka amafaranga yo kwifashisha ndetse n'imiryango yabo.

Umuntu yambaye neza cane akaba afise ikaramu muminwe yakira abantu baje kwivuza yongerara abaha impanuro zotuma birinda ingwara zivyaduka zivuye kw'isuku rike kugirango abana canke abakuze bashobore kugira amagara meza.

Inyubakwa nziza cane iteye igomwe wohora uraraba, ikaba yubatse ku buhinga bwa kijambere aho abanyeshure baza kugirira ivyigwa vyo kwimenyereza kugira barangize amashure, bazoshobore kugenda gukorera igihugu, bagiteze imbere.

Inzu nziza cane iteye igomwe wohora uraraba y'akararuhore bashoboye kubakisha amatafari aturiye, ndetse bashirako nirangi gera indani bashizeyo ibintu bifashisha kugira ngo bashobore kubikamwo ibitabo habu, ndetse n'amakaye y'abanyeshure.

Imiti yo mu bwoko butandukaye wohora uraraba akaba ariyo kwifashisha kugira bashobore kuja gupompa udukoko turya indimu abantu bazoronke umwimbu ushimishije ndetse n'igikoko kihatorere akoyoko birahimbaye cane.

Inzu nziza cane iteye igomwe ikaba yubatse kubuhinga bwa kijambere bashoboye kubakisha amatafari aturiye bashirako imyango yivyuma wohora uraraba birahimbaye cane nivyo kwitegereza.

Inzu nziza cane yubatse ku buhinga bwa kijambere bayishizeho kugira ngo abanyeshure bakurikirane ivyigwa bijanye n’ubuvuzi , hari umwarimu ariko arabasigurira kugira babinonosore bazoshobore kugenda kuvura abantu mu bitaro bitandukanye.

Ihinguriro ry'ibitabo rinini cane wohora uraraba. Aho harimwo ivy'ubwoko butandukanye bikaba bifasha abanyeshure. Umwe wese akaza gutora ico ashobora gusoma yongere azogire ico ashikirije imbere y'umwarimu aba yamutumye.

Aho basanzwe bahingurira ibitabo mu ntara ya bururi hakaba hameze neza cane, wohora uraraba bakaba bashoboye kwubaka ku buhinga bwa kijambere bikwiyeko nizindi ntara zikwiye kubarabirako kugira ngo abanyeshuri bazohore baronka ibitabo bitagoranye.

Inzu nziza cane iteye igomwe ,bakaba bayubatse k'ubuhinga bwa kijambere, akaba ariho babika ibitabo vyo m'ubwoko butandukanye, abanyeshure bifashisha kugirango biyungure ubumenyi mugusoma ivyo bitabo.

ibitabo vyinshi cane biteye igomwe aho umunyeshuri agenda agatora igitabo kw'ishuri aho basanzwe babibika kugira ngo yiyungure ubumenyi umwe wese aragitahana i muhira iwabo bibaye ngombwa akazokigarukana umwaka uheze

Ishure biboneka ko ari iriza bakaba bashoboye gucapa ku mapuro ibihimba bigize umuntu kugira ngo abarimo bavyifashishe baronke ico basikurira abanyeshure na bo batahure baronke amanota meza bazoshikana imbere y'abavyeyi babo.

Kw'ishure ritoyi ry'iMwaro aho abanyeshure bamaze gutaha, hasigaye umwigisha wenyene, ariko ararondera ibitabo kugira arabe ivyikwa azokwigisha bukeye, amaze gushiraho ivyirwa bijanye n'ibiharuro wohora uraraba.

Ishure ryiza cane wohora uraraba. Akaba ariy'intango mu ntara ya Mwaro; aho baryubatse ku buhinga bwa kijambere bakoresheje amatafari aturiye, ndetse n'isima. Bashizeho urutonde rw'ivyigwa abanyeshuri bazokwifashisha mu gutondana amakaye.

Ishure ritoyi mu ntara ya Muramvya ryubatse ku buhinga bwa kijambere bashoboye gukoresha amatafari aturiye, ndetse n'amabati, abanyeshure bakaba biriwe barasarura ibiharage barimye kugira bishobore gufasha abarimu bakora baba ngaho nyene.

Kw'isomero ritoyi ryo mu ntara ya Mwaro aho hari umwana aciye ubwenge wohora uraraba, afise ibitabo imbere yiwe kugira ashobore kubisoma yongere yiyibutse nk'ivyo umwigisha yabahaye.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya muramvya, aho bariko bararisubiramwo, kuryubaka ku buhinga bwa kijambere ,bamwe bakazo kwigira musi ,abandi hejuru ,abanyeshure bamaze gutaha mu mihana yabo ,gufasha ababyeyi babo.

Kwishure ritoyi ryi Gisanze mu ntara ya Bururi aho biboneka ko ryamaze gusaza bakwiye kurisubiramwo bagashirako amabati mashasha, abanyeshure bamaze gutaha mu mihana yabo kuruhuka.

Ishure ritoyi riri i Gitega aho abanyeshure bamaze gutaha mu mihana yabo. Hasigaye abandi biga inyuma ya sasita. Bashoboye gushiraho uruzitiro ku buryo ata bintu vyokwinjira kubahungabanya.

Ishure ry'intango ryo mu ntara ya karusi, aho abanyeshuri bamaze gutaha mu mihana y'abo. Rikaba ryubatse bakoresheje amatafari aturiye, bakaba batariko bararikorera isuku. Imbere y'aho, har'ivyondo vyinshyi. Bakwiye kwisubirako.

Kw' ishure ritoyi ry'iBururi aho abanyeshure bamaze gutaha hakaba hasikaye abarimu bonyene bashoboye gutera ibiti vy'amavoka bazokwifashisha mu kubifungura wohora uraraba biratey'igomwe.

Isomero ritoyei ryo mu ntara ya Gitega aho abanyeshure bamaze gutaha akaba haboneka intebe zonyene ndetse n'umwarimu nawe akaba ari mu nzira atera yerekeza kumuhana iwe aho agiye buraba icishwe n'umuriro.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya Gitega, komine Mushasha, aho bashoboye kuryubaka ku buhinga bwa kijambere, bashiraho uruzitiro kugirango abanyeshure ntibashobore gutoroka ngo bagende amasaha ataragera yo gutaha.

Kw'ishure ritoyi ry'Ingozi, aho bashoboye gushiraho akazu ka sugumwe abanyeshure baza kwihagarika, kakaba kameze nabi gacafuye, bikwiye ko bogakorera isuku kugira abana ntibazokwandure indwara zifatiye kw'isuku rike.

Ishure ritoyi hohora urarabajobatse ku buhinga bwa kija mbere hakaba haboneka intebe nziza cane zikozwe mu mbaho aho abanyeshure bamaze gutaha mu mihana yabo kugira bagende gufungura bongere bagaruke babandanye ivyigwa.

Isomero ryo muri komine ya Vyanda, aho bashoboye kuryubakisha amategura n'amatafari aturiye. Bakwiriye kwisubirako bagashirako amabati kuko ibi vyari ivyakera vyataye agaciro. Abanyeshuri kugira bashobore kwiga neza.

Ishure ritoyi ry'igisanze mu ntara ya Bururi, rikaba ryamaze gusaza cane, bikwiye ko barisubiza bakubaka irindi ryubatse ku buhinga bwa kijambere bakaba bashizeho urutonde kw'ivyigwa abanyeshuri bazokwifashisha kugira baheraheze umwaka

Ishure yigubatse ku buhinga rwakija mbere wohora uraraba akaba ari iryointango mu ntara yamuramvya bamaze gushishaho urutonde rw'ivyirwa abanyeshure bajo kwifashisha mu kuzana amakaye ku musi nuku wundi.

Isomero ry'i Mahonda, aho umunyeshuri ariko arandika neza cane, yimenyereza gukora ibiharuro kugira ngo azoshobore kuronka amanota, umwarimu akaba ari mu banyeshuri abereka nabo ko bakwiye kumwigirako.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya Muramvya rikabaryubatse ku buhinga bwa kijambere a bashizeho uruzitiro ku buryo umunyeshuri yinjiye ataho yoronka amenera kugira ngo atoroke isomero bakabaho ariko barubakana yandi mashure atandukanye.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya Maramvya aho bashoboye kuryubaka bashira ko imiryango ishaje ikaba iriko iraboma gurika bikwiye ko bayisubiriza abanyeshure n'ibazu hafe bakira ingorane biga mu iryo somero.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya karusi, aho abavyeyi baje kwumviza amanota abana babo. Bakaba bashoboye kubasohorera intebe baza kwicarako bazishira munsi y'ibiti kugira ngo akayaga gashobore kubacako.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya Muramvya aho bashoboye gushiraho urutonde rwivyo bazo kwisunga mu kwigisha abanyeshure harimwo ivyisuku n'ibindi bitandukanye abanyeshure bakazotangurana nintango zumwaka kugirango bashobore kubikurikirana.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya makamba rikaba ryubatswe ku buhinga bwa kijambere aho bashoboye gushiraho intebe nziza cane zikoresheje ivyuma ndetse n'imbaho ziteye igomwe. Abanyeshuri bakaba bamaze gutaha mu mihana yabo aho bagiye gufungura.

Isomero rinini cane ryagutse wohora uraraba, bakaba bashoboye kuryubakisha amatafari aturiye ariko ntibarashobora gushirayo intebe abanyeshure bigirako kugira ngo batangurane n'umwaka vyose vyamaze kuboneka.

isomero ryiza cane riteye igomwe aho umwarimu yamye arigisha abanyeshure icigwa kijanye n'indome kugira ngo bashobore kubitahura bunguruzwe mu ishure rikwirikira baronke impamya bushobozi

Ishure ritoyi rya Mwumba mu ntara ya Gitega, aho abanyeshure bariko barataha mu mihana yabo, kugira baje gufungura bongere bagaruke gukurikirana ivyigwa bazoshobore kuronka amanota meza, atuma bunguruzwa mu mashure akurikira.

Ishure ry' intango ryo mu ntara ya Gitega aho bashoboye kuryubaka kubuhinga bwa kijambere bakoresheje amatafari aturiye ndetse n' amabati yo mu bwoko bwa kijambere hakaba hariko inzu bashoboye gushira iruhande aho umuyobozi akorera hateye igomwe.

Isomero nziza cane yo mu ntara ya Makamba aho bashoboye kuyubaka kubuhinga bwakijambere bashizeh' amatafar'aturiye, bongera bakoresha n' amarang' atandukanye, imbere har' intebe bashoboye gukoresh' imbaho, abanyeshure bamaze gutaha kugira baje kwiyibuts' ivyo biriwe bariga

Isomero ritoyi ryo muri komine Ndava, aho abanyeshuri bari bazanye abavyeyi babo kugira baze kwumviriza amanota, bakaba babitumwe n'umuyobozi waho. Hanyuma bashobore kuraba ko bashoboye gukora neza.

Ishure ritoyi yimahonda yo muntara ya bururi yaho abanyeshuri bamaze gutaha nabarimu basize banditse urutonde ryivyirwa bazokwifashisha mundwi ikwirikira kugirango abanyeshure ntibazote umwanya bazoshike batora amakaye bongere bige

Ikigo kinini cane wohora uraraba akaba arishure ryintango riri mu ntara ya Gitega aho bashoboye kubaka amashure kubuhinga bwa kijambere mbere banyeshure bakaba bariko barataha basubire imuhira kugirango baje gusubiramwo ivyigwa babahaye.

Ishuri ritoyi ryo muntara ya bujumbura komine kinama aho abavyeyi bamaze kuhashika kugira barabe umwimbu abana babo bashoboye kuronka hanyuma batahe imuhira babahe impanuro kugira bazohore bitwararika ivyigwa.

Ishure ritoyi rikaba riri muri komine Kayokwe bakaba bashoboye kuryubaka kuva kera cane rikaba ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ariko amabati yaho ariko arasaza bikwiye ko bayasubiriza, bagashirako ayandi.

Isomero ritoyi ryubatse neza wahora uraraba. Abanyeshure bakaba bamaze gutaha kugirango bagende imuhira iwabo biyubutse ivyo bashoboye kwigishwa n’abarimu bari ngaho kwiryo somero. Rikaba ryubatse kubuhinga bwa kijambere.

Ivyigiciro ciza cane wohora uraraba aho abanyeshure bahimbawe bariko barakinira kukibuga reta yabahaye aho banonora imitsi bongera biyibutsa utugenegene imbere yaho hubatse amashure kuburyo bwakijambere

Isomero ryiza cane ry'intango ryo mu ntara ya Mwaro aho bariko bararyubaka ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba. Abanyeshure bamwe bazokwigira munsi abandi hejuru kugirango bashobore kuronka ubumenyi buhambaye.

Ishure ritoyi ryo mu ntara ya Bururi Nyamugari ya mbere aho abanyeshuri bashoboye kuba batashe hakaba hasigaye umwarimu ariko arakosora ivyo bamaze gukora kugira ngo azoze babahe impapuro nabo babone amanota bashoboye kuronka.

Isomero rinini cane rigizwe n'ikiko c'amashure mato mato aho abanyeshure bamaze gutaha umwarimu akaba ari we yasigaye arakosora ivyo yabigishije kugira arabe ko babitahuye bazoshobora kuronga amanota meza bunguruzwe baje mw'ishure ikwirikira.

Ikigo c'ishure kinini cane cagutse bashoboye kubakamwo amasomero atandukanye harimwo mato mato hamwe n'ayisumbuye. Imbere yaho, barateye ibiti vy'amagereveriyo yobafasha kugira ngo baronke akayaga bariko bariga.

Inzu yubatse kubuhinga bwa kijambere ,bakaba bashoboye gushirako inkingi zo mubwoko butandukanye ndetse n'ivyuma ,kugira ntizohave ibomoka ngw'abantu bagire insanganya ndetse n'igihugu kihahombere.

Isomero nini cane ryagutse abanyeshure bakaba bamaze gutaha imbere hakaba hariho ikibaho bifashisha kugira abashoboreye kwandikaho ivyirwa bitandukanye imbere hari ntebe ziriko zirasaza bikwiyeko bozisubiriza.

Inzu nini cane yagutse akabari isomero abanyeshure bigiramwo ikaba yamaze gusaza impome zahindukuyi bikwiye ko bazisubiriza bakarondera abafundi baza kuzubaka ntizihave zirwa kubanyeshure

Isomero ryiza cane bashoboye gushiraho ikibaho umwarimu yamye aracandikako yigishako abanyeshure kugira bashobore gutahura bamenye bunguruzwe baronke impamya bushobozi abavyeyi babo nabo banezerwe.

Isomero nziza cane iteye igomwe bakaba bashoboye kuyubaka ku buhinga bwa kija mbere bakoresheje amatafari mesa, ndetse n'ivyuma vy'umu bwoko bwa kija mbere 'nkingi ziyifasha kugira ngo ntishoboreye guhenukira ku banyeshuri.

Isomero yubatse neza ikaba igizwe n'amatafari aturiye ndetse n'amadirisha ya kijambere , bakaba bamaze gushira kuk' ibaho urutonde rw'ivyigwa abanyeshure bazokwifashisha kugira baze baratondana amakaye yajanye n'uwo musi.

Isomero nziza cane abanyeshuri bakaba bamaze kuba batashe umwarimu ybashiriyeho urutonde rwerekeye ubuntu bakwiye kwifata mw' inshure kuwira bashoboraye kuronka amanota ashimishije abavyeyi babo bazoryoherwe.

Itongo rinini ryagutse wohora uraraba bakaba bashoboye kuryubakamwo amazu atandukanye arimwo namasomero yabanyeshure bigiramwo inyuma yaho hari ibarabara ryamaze kuba ryononekaye bisabako borisubiramwo.

Isomero iyo abanyeshure bahejeje ivyigwa amasaha ageze baca bataha abarimu barasigara bagakosora impapuro baba bakoreyeko ibibazo kugira bukeye bazibahe babone ko bashoboye kumenya.

Isomero. Abanyeshure bakaba bamaze gutaha kugira bafashe abavyeyi babo, babavomere amazi abandi basenye inkwi, bukeye bongere bagaruke, bakurikirane ivyigwa, bashobore kuronka amanota, biteze imbere mubuzima bwa minsi yose.

Inyubakwa nziza cane yubatswe kubuhinga bwa kijambere , hakaba hari isomero abanyeshure bakaba bamaze gutaha i muhira iwabo gufungura bakagaruka ,inyuma y'amasaha atari make hanyuma babandanye ivyigwa.

Isomero ryubatswe ku buhinga bwa kijambere hamwe akaba ari ku ruhande rwo hepfo ayandi haruguru bashoboye gukoresha amatafari aturiye ndetse n'ivyuma. Biboneka ko abanyeshure bamaze gutaha imuhira iwabo kugira baruhuke bukeye bitegure kugaruka gukurikirana ivyirwa.

Ishure rinini cane ryagutse, abanyeshure bakaba bamaze gutaha. Umwarimu yari yamye arabigisha ivyigwa vyinshi, bakaba bashoboye kubitahana kugira babandanye babikurikiranira muhira iwabo, bazogaruke babinonosoye neza, bashobora no gukora ikibazo bakagitora.

Isomero rikaba ribonekako rimazeko bariri ko rirasatsa hejuru amabati yamaze gutobagurika ndese n'uruhome rukaba rumeze nabicane ku bujo woshobora kugwa ku banyeshure bariko bariga risabako bovyitwaririka bakayisubiramo ku buhingabwa ca mbere.

Isomero ryiza cane ryagutse ubonako baryibatse k'ubuhinga bwakijambere bakoresheje amatafari aturiye, rifise amadirisha y'ivyuma, imbere bashoboye gushiraho ikibaho ,abanyeshure bikabonekako bamaze gutaha imuhira iwabo, kugirango bashobore gufasha Abavyeyi babo nabo.

Inyubakwa nziza cane iteye igomwe wohora uraraba bakaba bashoboye kuyubakisha amatafari aturiye. Bashirako namadirisha y'ivyuma hakaba hejuru hariko amabati yo mu bwoko bwiza cane ava hanze yigihugu cu Burundi.

Inzu niniya cane yagutse yubatswe ku buhinga bwa kijambere, bakoresheje ibikoresho bitandukanye, akaba ari uburaro aho abanyeshure bakika umusaya bavuye mu vyigwa vya minsi yose, bakaba bamaze kwanikira amashuka baryamako

Isomero rikaba ribonekamwo intebe zitari nke kandi ryagutse, hejuru bashoboye gusiga irangi ryera, abanyeshure bakaba bamaze gutaha mu mihana yabo kugira bashobore kuja kwitegurira ivyirwa vya bukeye baruhutse, ndetse bongere bafashe n'abavyeyi muhira.

Isomero nziza cane yagutse, wohora uraraba, abanyeshure bakaba bamye bariga ivyigwa bitandukanye; bakaba bamaze gusubira mu mihana yabo, kugirango baje gufungura, bongere bafashe ibikorwa abavyeyi babo, bakazogaruka bukeye.

Isomero, iyo abanyeshure hagezeko bataha basiga bakoze isuku kugira bukeye bazoze bashikire ahantu hasa neza , umwigisha ashike ,abaha ivyigwa ,bashobore kuronka amanota meza.

Abana b'abanyeshure bari mu kibuga cagutse kinini cane, hejuru yabo hakaba hari igiti gitanga akayaga. Bariko bumviriza impanuro umwigisha abaha kugira ngo bashobore kuzigendera, babandanye baronka amanota meza bisununure mu buzima bwa minsi yose.

Inyubakoanyinshie cane ubona ko ziri ko zirasaza akaba ari amasomeruka abanyeshure bigiramwo bikwiye ko bazisubiramwo kugira nt izitereye isanganya abanyeshure bahave bahagirira ikibazo n'igihugu co hahombera.

Ingubakwanini cane ubona ko yagutse akaba ari isomero abanyeshure bigiramo ikaba yaramaze gusaza amabati yaratobaguritse bikwiyeko bayasubirisa bakazana ayandi mashasha intebe na zo ngene buzana izindi.

Amashure mato mato biboneka ko yamaze gusaza akaba bariko barashaka uko boyasubiza bakubaka ayandi kugira ngo ntazohave ababomokerako bariko barigisha abana igiho guco hahombera, ndetse n'abavyeyi bakagira ingorane.

Inzu nziza cane yubatse ku buhinga bwa kija mbere bakaba bashoboye gushiraho intebe, ndetse n'amameza atari make bakaba bashobora kuhakirira abantu nbo mu bwoko wo gutandukanye baje gufungurira ngaho nk'iyo nyubakwa.

Ishure iyo umwaka uriko uragera ku musozo abarimu barategura ikirangamisi c'ivyirwa abanyeshure kugira bashobore kubona igihe bazotangurira ibibazo hama babikore baronke amanota bunguruzwe baje mw'ishure abandi baronke impamya bushobozi.

Ikigo cishure kinini kandi cagutse abanyeshure bakaba bamaze kumara ivyirwa bariko baritegurira ibibazo birangiza umwaka abarimu nabo bakaba bariko barabasigurira kugirango ntibazoyoberwe baronke amanota meza ashimishijwe

Inyubakwa nziza cane iteye igomwe wohora uraraba akaba ari isomero abanyeshure bigiramwo , bakaba bariko baratonda banyaruka kugira ntibahave bacererwa umwarimu ngo abakure amanota, ahave abasubiza I muhira iyo baje bava batize.

Inyubakwa nziza cane kandi ziteye igomwe wohora uraraba, akaba ari amasomero ku banyeshure biga bararayo, umuyobozi wabo yabatumye abavyeyi kugira ngo baze bagire inama baganire ivyerekeye iryo shure ukuntu boriteza imbere.

Isomero ryubatswe kubuhinga bwa kijambere bakaba bashoboye kurishirako amatafari ndetse namabati hamwe nimyango yivyuma abanyeshure babana bamaze gutaha i muhira bakazogaruka bukeye kugira babandanye bakurikirana ivyigwa

Ikigo kinini cane cagutse kigizwe na mashure atandukanye aho abanyeshure biga bararayo kugira bashobore kuronka amanota meza bobo barahiriwe kuko no mwijoro abarimu baraza kubasigurira kugira baronke amanota ashimishije

Ikibanza ciza cane, cagutse, wohora uraraba! Bakaba bariko barategura kucubakamwo ishure, kugira abana bazohore batonda hafi, kare bahora biga kure cane, bagacerwa gose.

Isomero abanyeshuri bakaba bamaze gutaha hasigaye umunyezamu ararire ntibahave biba ibitabo abarimu bakoresha kugira bifashe mu gutegura ivyirwa abanyeshuri baronke ubumenyi.

Amazu menshi cane atari make hakaba harimwo ayobatse ku bubinga bwa kija mbere ayandi yamaze gusaza ike ne we ko bayasubiriza bagakorako amabati bagashira ko ayandi nazohapfe atera isanganya abantu ngo bahahonere.

Inyubakwa nini cane yubatse ku buhinga bwa kijambere bashoboye gukoresha amatafari aturiye ndetse n' ivyuma kugira ngo ikomere ntizohave isiduka abantu ngo bagire isanganya bazoba bariko barayikoreramwo.

Inzu nini cane yagutse y'akararuhore wohora uraraba ikaba yobatse ku buhinga bwa gija mbere niboneka ko bariko bategura isomero abanyeshuri bazokwigiramo bamwe bazoja musi abandi hejuru bategurireho ivyirwa birangiza umaka wishure bashobore kuronka amana mota mwezanditse n'impamya bushobozi.

Isomero rinini cane rigizwe n'amashuri mato mato aho abana bamaze gutangura kuza kwimenyereza ivyigwa nabo bazoshobore kwiteza imbere nk’abandi imyaka iza bazoba bamaze kuba bakuze baciye ubwenge.

Isomero, umwarimu akaba ahagaze imbere y'abanyeshure ariko arabigisha icigwa c'ibiharuro, kugira bashobore gutahura bazoronke amanota meza batahanira abavyeyi nabo banezererwe, nivyo akarorero bibahimbare.

Isomero rosenra rikise urutonde rw'ivyirwa ukuntu abanyeshure bazoza barazana amakaye n'abarimo bisunge i co kiranga misi berekane ukuntu bazoza barigisha abanyeshure ashobore gutahura ivyirwa.

Inyubakwa zitarinke ubonako zubatswe k'ubuhinga bwa kijambere akaba ari amasomero abanyeshure bigiramwo; bamwe baja musi abandi hejuru. Bakaba bamaze gutaha mumihana yabo kugira bashobore gufasha abavyeyi babo m'udukorwa twamisiyose.

Ikigocishure ubona ko cagutse ari kinini cane giteye igomwe ohora uraraba abavyeyi bakaba bamaze kuhashika kugira ngo bitabe inama yatumweko n'umuyobozi ugira abahanahane ivyiyunviro vyerekeye guteza imbere ico kiko.

Ikibaho cuzuyeko ivyigwa, umwigisha yamye arigisha abana batoyi, kugira ngo abereke ingene bashobora kwiga ibiharuro, bongere babimenye, babitahure, bunguruzwe, bashobore kuzokwiteza imbere; abavyeyi babo bababonemwo kazoza keza.

ishure hakaba imbere bamaze gushyiraho ikibaho cy'umwarimu yandikako kugira ngo abanyeshure baronke ivyigwa batahure bamenye, bamaze gutaha bazogaruka bukeye umwarimu nawe bazoza bazananye.

Ikigo c'ishure kinini cane, cagutse, co mu ntara ya Gitega; bakaba bashoboye kugira uruzitiro baterako ibiti vy'ubwoko butandukanye. Akaba camaze gusaza kuko amabati yaratobaguritse, ayandi yatanguye kwirabura.

Isomero rinini cane bakaba bashoboye kuryubaka bariishirako ivyuma kugira ntizoshobore kugurukira ku banyeshure bariko bariga bamaze gutaha bakazogaruka bukeye bazananye n'ababyeyi kuko hasanzwe hari inama itegekanijwe y'umuyobozi hamwe n'abavyeyi babo.

Ikigo kinini cane kigizwe n'amashure yubatse kubuhinga bwa kija mbere bakoresheje amadafari aturiye ndese n'imyango y'ivyuma abanyeshure bakaba bamaze gutaha bakazogaruka bukeye kugira ngo babandanye bakurikirana bivyirwa.

Isomero ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa kijambere n'amatafari aturiye, bakaba bamaze kumanika intonde z'ukuntu ivyirwa bizogenda. Abanyeshure batangure baze bige bamenye bungurujwe, abavyeyi babo banezerwe.

Abana babiri bakiye ubwenge bakaba bariko barimineza gukoresha mudasobwa bongera biyirutsa ivyirwa umwigisha yabayeretse kw'ishure bakaba bariko baratera baja imbere abavyeyi babo baragimbawe cane.

Isomero abanyeshuri bakaba bamaze gutaha kubwira bitegurire 'ivyigwarukeye baze bakore ibibazo barumpe amanota bungurutswe abandi babahe bimpamya ubushobozi babende bakorere igihugu cabibarutse.

Ikikwatiye ikinini cane c'amazu hyubatse kuwuhinga bwa kija mbere abantu bamaze kugisira kw'isoko kugira ngo uwushaka wese azi agure inzu iwe azoyibemwo n'umuryango rahimbaye cane n'ivyo akarorero.

Isomero ryiza cane ryubatse ku buhinga bwa kijambere rikaba ari rinini ryagutse rikaba rifise imiryango myinshi cane imbere yaho bashoboye kwubaka ikibuga ca kijambere bashobora gukoresha abanyeshuri bakina inkino zamaboko birahimbaye cane.

Ikibuga ciza cane wohora uraraba kikaba arico abanyeshure bakinirako, bashinze n'ibiti kugira umyezamu aronke ah'ahagarara hanyuma binjize. inyuma yaho hakaba har'amashuri yubatse k'ubuhinga bwakijambere bashizeho n'ibendera kugirango baze baribuka ivy'igihugu cabo.

Ikibanza kinini cane cagutse ,bibonekako imbere bashoboye kuhubaka amashuri bahatera n'ibiti ,bihimbaye cane wohora uraraba bigizwe n'amashurwe ,bariko barakora n'ibarabara ,bongera barisanura kugira ngo batege amazi ,ntazoshobore kwinjira mumashuri.

Umunyeshuri ateye igomwe cane ubona ko ariko arakurikirana ivyirwa bijanye n'ibiharuro akaba ariko arandika biboneka aciye ubwenge, imana imuje imbere abitore hanyuma yunguruzwe aronke amanota meza azoshobore guhangana n'ikibazo ca reta.

Isomero rinini cane ryagutse, rikaba riri kumanivo ashika atatu abanyeshuri bamwe bigira munsi abandi hejuru ,ryubatse k'ubuhinga bwakijambere imbere hari ikibuga kinini bashobora gukiniramwo iyo bagiye mukaruhuko.

Inzu hyubatse ku buhingabak ija mbere kaba ifise ibiki bitandukanye hariho hasi hamwe no hejuru biboneka yuko ari aho aba nyeshuri bigira iruhande yaho hari ikibuga girimwe umusenyi hamwe n'icuma bashobora gucako era ngo binonore imitsi.

Isomero ryiza cane riteye igomwe wohora uraraba ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, abarimu bakaba bariko barataha imuhira iwabo, bashoboye kubakisha ivyuma nk'uruzitiro kugira abanyeshure ntibazoshobore gutoroka.

Urupangu rwiza cane ruteye igomwe wohora uraraba, rwubatswe ku buhinga bwa kijambere bakoresheje ivyuma bitandukanye bashoboye gushiraho akazu umuntu yicaramo kugira yihweze abasuma ntibashobore kuza kumwiba.

Ibikoresho vyiza cane wohora uraraba bigezweho mu buhinga bwo kwiteza imbere, abanyeshuri baza kugira ngo bakurikirane ivyigwa, hanyuma biteze imbere, bashobore kugira ngo ico bishikanyeko mu buzima bwa misi yose, wohora uraraba.

Isomero rinini ryagutse ubona ko abanyeshure bamaze gutaha hasi isima yarimburutse bakwiye gushiraho iyindi kugira ngo bigire ahantu heza hateye igomwe intebe zonyene nizo ziboneka.

ikibuga kinini cane cagutse ubona ko bashoboye kucubaka kubuhinga bwa kijambere, bakaba bahashize amashure uruzitiro ndetse bakoresheje amabuye akomeye cane wohora uraraba birahimbaye cane.

Isomero biboneka ko abanyeshure bariko bariga bamaze gutaha bamye barakurikirana ivyigwa bifashishije umubumbe w'isi kugira bashobore kumenya ibikikuje isi inzuzi hamwe n' ibindi bituma imvura igwa.

Ikibuga ciza cane wohora uraraba giteye igomwe, cubatse kubuhinga bwakijambere, abanyeshure bakinirako umupira w’amaboko, mbere yaho hari ni amasomero yo mu bwoko butandukanye wohora uraraba.

Inzu nziza cane yakaroruhore yubatse kubuhinga bwa kijambere bashoboye gukoresha amatafari aturiye hasi bashiraho isima imbere bafata ivyuma bikomeye bishobora gufasha kugirango ntizoshobore guhenuka.

Isomero ririmw' umwan' aciy'ubwenge cane wohor' uraraba, akab' arik' ariyibutsa yifashij' amakaye, ibitabo bir' imbere yiwe ndese n'ikaramu kugirang' azoshobore guhangana n' ikibaz' agitore yunguruzwe.

Isomero biboneka ko bamaze kwandika ko ikibazo kijanye no gucapa inzu, umunyeshure wese agaca akora ukwiwe akoresheje ubuhinga, hanyuma akazana umwigisha akamukosora, akamuha amanota bihuriranye n'ivyo yakoze.

Abana babiri bahetse ama amashakoshi biboneka ko bavuye kw' ishure , bafatanye ku rutugu barakundana cane, bakaba bariko barerekeza i muhira bashikire abavyeyi babo nabo barabe ivyo batahanye ndetse nivyo bize.

Ishure ryagutse wohora uraraba, rirahimbaye cane. Bashoboye kuryubakisha mu buhinga buhanitse bifashishije amatafari aturiye n'isima. Abanyeshure bakaba bamaze gutaha i muhira kugira bafashe abavyeyi babo nabo.

Isomero riboneka ko ryubakishijwe amatafari aturiye, bashoboye gushiraho impapuro bazandikako ivyo abanyeshure batuma bimenyereza bakabanza bagaca ubwenge kugira bashobore gutangura kwandika, ni vyiza.

Abanyeshuri bahimbaye cane ubona ko bamaze kwicara mu ntebe bakaba bambaye umwambara wishure umwarimu ari imbere yabo ariko arabasigurira kugirango bashobore gutahura bazomenye bunguruzwe baronke amanota meza abavyeyi bahimbarwe.

Ikibuga kinini cane cavutse uhora uraraba ikaba kirumwa banishuriye ivyo mu bwoko butandukanye bakaba bariko barakinaa umwe wese nako yifuza indani bashubuye kwubaka bashingaho ibendera kigikuku bihungabana imbere hama mashuri watse kuhinga kwa gija mbere.

Umuntu aciye ubwenge cane ariko yifashisha za mudasobwa nyishi cane wohora uraraba, akaba ariko arasigurira abaca bamwitura kugira baronke ubumenyi butandukanye ni vyiza wohora uraraba.

Isomero nziza cane ziteye igomwe wohora uraraba bashoboye kuzubaka mu buhinga buhanitse bashirako n' amarangi atandukanye abanyeshure biboneka ko bamaze gutaha imuhira iwabo gukurikirana ivyigwa biyibutse ivyo biriwemwo.

Isomero ryiza, biboneka ko ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, bararisizeko amarangi atandukanye bakaba barubatse n'ikibaho abanyeshure bashobora kubandikirako ivyo bariko bariga, hari n'intebe bicarako, bakaba bamaze no gutaha.

Ikigo c'ishure kinini cane bashoboye nokuzitira bakoresheje ibiti, bimwe barabiteye biramera, indani hari amashure yamaze kuba yashaje ,bakwiye kuyakurako amabati bagasubiriza kugira ntazohave abomokera ku banyeshure.

Ishure biboneka ko umwarimu ari imbere akaba ariko arigisha umwana arafise ikaye imbere yiwe hamwe n' ibitabo kugira ngo ashobore kumenya azotere aja imbere mu buzima bwa misi yose abavyeyi nabo bahimbagwe.

Isomero bibonekako bamaze kwandika kukibaho icirwa kijanye n'ikirundi umurezi ariko arasigurira abanyeshuri kugira bashobore gutahura umwe wese amenye gucagagura, hanyuma baronke amanota meza.

Isomero ryiza cane ry'akaroruhore wohora uraraba ryubatswe kubuhinga bwa kijambere bakoresheje amatafari aturiye bashizeho ikibaho, abanyeshuri bamaze kubandikira ivyo bazoshobora gukurikirana mwuwo mwaka.

Isomero biboneka ko umwigisha ari imbere ahetse umwana akaba ariko arigisha abanyeshure bakaba batanguranwa kwishura kugirango abone uwuciye ubwenge azoshobora gutora ikibazo yunguruzwe aje mu yindi shure.

Inzu nziza cane iteye igomwe yubatse ku buhinga bwa kijambere, imbere yaho hakaba hari imodoka ihagazeho inyuma hari abantu baje kurira kugirango bashobore kugenda mw'isoko gusuma bazanire imiryango yabo.

Isommero ryiza cane riteye ikomweuhora uraraba haboneka intebe hamwene ikibaho imbere wiboneka ko abanyeshuri bamaze gutaha kugira ngo azogaruke gukeye bakurikirane ivyirwa ni vyo gushima birahimbaye cane.

Isomero ryiza cane ubona ko riteye igomwe bashoboye gushiraho intebe bazikoresheje ivyuma ndetse n'imbaho mbere hari ikibaho bamaze gucapa ko ibintu bitandukanye vyo kwifashisha kugira ngo bashobore kwigisha abana bo mu mashure y'intango yo kwimenyereza.

Isomero ryiza cane riteye igomwe bakaba bamaze gushiramwo intebe bazishize kumurongo, abanyeshure biboneka ko batashe imuhira bazogaruka bukeye babe bakurikirana ivyirwa bakamenya , bakungurunzwa hanyuma abavyeyi bakanezerwa.

Ikibuga bashoboye kubakamwo amashure ariko amwe amaze gusaza, bikwiyeko bayasubiriza ntazohave abomokera ku banyeshure bariko bakurikirana ivyigwa, vyoba ari uruhombo ku bavyeyi hamwe n'Igihugu muri rusangi.

Inzu nziza cane yubatse ku buhinga ba ku buhinga bwa kijambere, bashoboye gushirako amarangi atandukanye, afatisha n' ivyuma kugira ntizogwe ku bantu canke ngo iguruke.

Ishure ryiza riteye igomwe ryagutse bashoboye kwubaka ku buhinga bwakijambere bakoresheje amatafari aturiye hamwe n'amabati y'ubwoko butandukanye, wohora uraraba rirahimbaye.

Ishure ryiza ubona ko kukibaho bamaze kwandikako ivyigwa bitari bike bijanye n' ibiharuro abanyeshure kugira bashobore kubitahura umwigisha arabasigurira hanyuma bakaronka amanota meza.

Inzu y'ubakishijwe amatafari aturiye, biboneka ko arakazu ka sugumwe, umuntu agiye kwihagarikamwo yoshobora kwandura inrwara zubwoko butandukanye abanyene bakurikirana baragize amakosa bakwiye guhanwa kugira ntibazosubire.

Amasomero menshi cane yubatse ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba. biboneka ko abanyeshure ariho bariko barigira, bamwe baramaze kuba batanguye gusohoka kugira ngo batahe mu mihana yabo. Inyuma yaho hateyeho ivyatsi. Abanyeshure bashaka bicarako.

Ikibanza ciza cane wohora uraraba cagutse, bashoboye guteramwo amashurwe y'ubwoko butandukanye. Amwe n'igazo indani baryubatse bashiraho ikirodipe bifashisha kuburyo badashobora kubura amazi wohora uraraba.

Ikibuga kinini cagutse, wohora uraraba. Bakaba bashoboye kucubakamwo amazu menshi. Akaba ariko zimwe zamaze gusaza biboneka ko zikwiye gusubirizwa ira ntizizohave zibomoka ntizirwe kubantu.

Ishure biboneka ko umwana aciye ubwenge cane ahimbaye abavyeyi akaba ariko arakurikirana ivyigwa hamwe n'ugusoma ibitabo biri imbere yiwe kugira yunguruzwe azoje muyindi shure afise amanota meza.

Ishure riboneka uruhande rumwe bashizeho ikibaho bacandikako urutonde rw'ivyigwa bazokwifashisha muguha abanyeshure bashobore gukurikirana ivyigwa neza hanyuma bunguruzwe baje muyandi mashure.

Ishure ryiza cane, ryubatswe kubuhinga bwa kijambere, bashoboye gufatisha n'ivyuma kugira ntirizoshobore kugaruka, hakaba harimwo n'abavyeyi bari baje kwumviriza amanota y'abana babo, barabe ko baronse umwimbu ushimishije.

Ishure ryiza cane wohora uraraba, rikaba rigize n'intebe nziza ryubatswe k'ubuhinga bwa kijambere, bashoboye gushiraho ikibaho c'abanyeshure bashobora kuza barandikako, n'umwarimu yifashisha kugira ngo asigurire abanyeshure babitahure batere imbere.

Ikibuga kinini cane cubatswe ku buhinga bwa kijambere bashoboye gukikiza ivyuma vyinshi, detse baterako n’ibiti vy’ubwoko butandukanye. Hakaba hariho abantu bariko barakurikirana ibintu bijanye n’inyigisho, baje n'imiduga zabo.

Isomero ryiza cane ryagutse ubona ko ryubatswe kubuhinga bwa kijambere wohora uraraba, bakaba bakoresheje ivyuma bituma abantu bashobora kuduga hejuru abandi bakigira musi, birahimbaye cane n'akaroruhore.

Ivyuma vyinshi cane ubona ko ari ivy'ubwoko butandukanye, harimwo ivyo kwifashisha bakoresha kwa muganga kugira ngo bavure abantu bagwaye, bamwe baronke amagara meza batahe mu miryango yabo.

Amasomero menshi cane yo mu bwoko butandukanye hariho ayoba amaze kuba yatanguye gusaza boshobora kuzosubiriza ntazohave agurukira ku banyeshure canke ngo abomoke ,imbere yaho barashizeho amashurwe hamwe n' igazo biteye igomwe cane.

Inzu nyinshi cane harimwo zimwe zubatse ku buhinga bwa kijambere ariko hariho iyindi imaze kuba yarashaje amabati yamaze gutobagurika boshobora kuyakurako bagashirako ayandi ntizohave ihenukira ku bantu.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, bakaba bashoboye kwandikako kurupapuro ibintu vyo kwimenyereza abana bo mumashure y'intango ,kugira bashobore kumenya ubwenge nabo biteze imbere birahimbaye cane.

Inzu nziza cane yubatse k'ubuhinga bwa kijambere Ubona ko ari isomero abanyeshure bigiramwo bakaba bamaze gutaha imuhira imbere yaho bahateye ibiti vy'ubwoko bwinshi amavoka hamwe n'imicungwe wohora uraraba nivy'akarorero.

Isomero bibonekako abanyeshure bakoze ikibazo kugira barabe ko bazoshobora kuronka amanota azotuma bunguruzwa mw'ishure rikurikira, bakaba bamaze guheza barataha imuhira iwabo gufasha bavyeyi ibikorwa vya misi yose.

Ikibanza kinini ubonako cagutse ,imbere yaho hariho inzu ndetse n' ikigazi kiri k'uruhande, haruguru Hari ibindi biti vy'ubwoko butandukanye ,wohora uraraba birahimbaye cane.

Inzu nziza cane iteye igomwe yubatse ku buhinga bwa kijambere biboneka ko bakoresheje ibintu vyinshi harimwo ivyuma bashoboye gusigako n'amarangi y'umuhondo hamwe n'ayera, hasi bashizeho isima wohora uraraba birahimbaye cane.

Isomero rinini ryagutse bakaba bashoboye kuryubaka ku mpande zibiri hamwe ni hepfo ahandi haruguru imbere bahashize ibendera bararishinga kugira ngo baze barigisha abanyeshure imico n' akaranga y'igihugu cabo.

Isomero rinini imbere bashoboye gushiraho ikibaho bakaba batanguye kucandikako, ariko rirashaje cane bikwiyeko borisubiriza bakarubaka gushasha abanyeshuri bamaze gutaha mu mihana yabo.

Ishure ryisumbuye wohora uraraba ryubatse ku buhinga bwa kijambere hakaba harimwo amasomero atandukanye ay'ubuhinga n'ay'indomeza none bariko barubaka n'iyindi aho bamwe bazukwigira musi abandi bigire hejuru.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imwaro aho abanyeshure bariko barataha mu mihana yabo kugira bashobore kuja gufungura, bazogaruke bukeye baze bakurikirane ivyirwa bitandukanye bohora uraraba.

Isomero ryisumbuye ryo mu ntara ya Ruyigi, aho abanyeshuri bamye barakora ikibazo kijanye n'imibereho y'abantu, bashoboye gutahura nabo bazogende bavyigishe abandi, baronke n'amanota yo kwunguruzwa mw' ishure rikurikira.

Ishure ryisumbuye ryubatse ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba, bashoboye gukoresha amatafari aturiye bongera bashiraho n'inkingi nyinshi cane zimwe ziri hejuru izindi musi, abanyeshure bakaba biga bamerewe neza wohora uraraba.

Ishure ryisumbuye wohora uraraba rikaba ryubatse ku buhinga bwa kijambere, aho bamwe bigira munsi, abandi hejuru. Imbere yaho bahateye ibiti bitanga akayaga. Abanyeshure bamaze gutaha mu mihana yabo.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Kayanza aho haboneka ibitabo vy'ubwoko butandukanye vyifashishwa n'abanyeshure mu kubisoma kugira bazoronke impamyabushobozi bafise ico bize mu mutwe wabo umeze neza.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya giteka aho abanyeshure batumwe kuzana abavyeyi baze kwumviriza amanota yabo bamwe bashoboye kuza n'imodoka abandi n'amaguru, bakaba bari ko barumviza kugira barabe abanyeshure babo ko boba barabitoye.

Kw'ishure ryisumbuye ry'igitega ryubatse neza cane, bashoboye gushiraho ikibaho abanyeshuri bandikako, bagisiga n'irangi rimeze neza ,abanyeshuri bamaze gutaha mumihana yabo bazogaruka bukeye basubire bakurikirane ivyigwa.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Ruyigi aho bashoboye kubaka amasomero menshi cane atandukanye aho bamwe biga mu bisata vy'ubuhinga abandi mu ndome za none imbere yaho bashoboye gushiraho ibendera kugira ngo ribibutse ivyakaranga k'igihugu cabo.

Kw'isomero ryisumbuye ryo mu ntara ya Mwaro aho abanyeshure batunda nk'imodoka kuberako biga kure, bamaze gutaha mumihana yabo hasigaye abarimu bariko bararondera ivyigwa bazokwigisha bukeye.

Ishure ry'isumbuye ry' I Butanyerera muri Ngozi rikaba ryubatse ku buhinga bwa kijambere. Wohora uraraba! bashoboye gushiraho inkigi ziyifashe kugirango ntirizoshobore guhenuka. Abanyeshure bamaze gutaha mu mihana, yabo bakazogaruka bukeye.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya ngozi aho abanyeshure bamaze gutaha mu mihana yabo, kugira bashobore gufasha abavyeyi babo udukorwa twa misi yose, ryubatse ku buhinga bwa kijambere aho amabati bashoboye kuyasiga amarangi atandukanye.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Bururi rikaba rigizwe n'amasomero menshi, aho abanyeshure bamwe bigira musi abandi hejuru, hakaba hariho imodoka ya diregiteri atondamwo aje kugirango ntacegwe ku bikorwa vya misi yose.

ishure ryisumbuye wohora uraraba riteye igomwe k'abaryubatse ku buhinga bwakijambere aho bashoboye gushiraho inkingi zo kubifata kugira ntishobore guhenuka abanyeshure ngo bahagirire ivyago birahimbaye cane wohora uraraba

Isomero ryisumbuye kikarosi bonako riteye igomwe aho bahakorera isuku ritandukanye bashoboye gutera ibiti bitanga akayaga kugira abanyeshure baze barahumeka neza uhora uraraba.

Ishure ryisumbuye ryiza cane wohora uraraba, rikaba ryubatse ku buhinga bwa kijambere hakaba harimo amasomero atandukanye aho abanyeshure biga ibijanye n'indome abandi ivy'ubuhinga bamaze gutaha mu mihana yabo.

isomero rinini cane kubakishice amabuye hamwe n'amatafari aturiye rikaba ari ry'umwaka w'indwi hamwe nabo muwu munani abanyeshuri bakaba bamaze gutaha mu mihana yabo kubwira bashobore gufasha udukorwa abavyeyi babo.

Ishuri ryagutse rinini cane rikaba rimwo intebe zikozwe mu mbaho. Imbere hari ikibaho umwarimu yamye arigishizako abanyeshure kugira abashobore gutahura ivyigwa baronke amanota, bashobore kwunguruzwa mw' ishuri rikwirikira.

isomero ryiza cane wohora uraraba rikaba ryubatse ku buhinga bwa kija mbere ashoboye gukoresha amatafari aturiye bashirako n'amabati ateye igomwe imbere yaho hari zindi zitari nke abanyeshure bakaba bamaze gutaha mu mihana yabo

Abanyeshure bo mu ntara ya Bururi biga kw'ishure ryisumbuye rikaba ari somero ryubatswe ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba. Bamwe bakaba bigira munsi, abandi hejuru. Basohotse kuruhuka kugira ngo aho hagera binjire basubire bakurikirane ivyigwa.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Ngozi bakaba baryubatse ku buhinga bwa kijambere bashiraho inkingi ziyifashe kugira ntirishobore kuguruka canke ngo ribomoke. Abanyeshure bakaba bamaze gutaha i muhira iwabo kugira ngo bashobore gufasha udukorwa abavyeyi.

ishure ry'isumbuye ryo mu ntara ya ngozi komine gusiga, abanyeshure bakaba bashoboye gutonda bazanye abavyeyi babo, baje kwumviriza amanota arangiza umwaka. hakaba harimo n'abashoboye kwiyunguruza bakoresheje imodoka.

Ikigo c'ishure ciza cane giteye igomwe, wohora uraraba. Aho bashoboye kwubaka amashure ya kijambere, bashiraho inkingi ziyafata kugira ntashobore kuguruka. Imbere yaho, hari ikibuga bakinirako umupira w'amaguru.

Ishure ryisumbuye ryo muntara ya gitega bakaba bariko bararisubiramwo kugirango bashobore gukorako amabati bashireko ayandi mashasha abavyeyi bakaba bamye munama kugira basahirize mwiterambere ry' igihugu.

Isomero ryiza cane riteye igomwe wohora uraraba aho abanyeshure bariko barakwirikirana ivyirwa . Umwarimu ari imbere yabo, ariko arabasigurira kugirango bashobore gutahura bazoshobore kuronka amanota meza baronke impamyabushobozi .

Isomero ryiza cane riteye igomwe, wohora uraraba! Aho abanyeshure bamaze gutaha bakaba bagiye mu mihana yabo kugira bashobore gufasha abavyeyi ibikorwa bitandukanye. Imbere yaho bahashize ibendera bifashisha kugira bibuke ivy'igihugu cabo.

Isomero rinini cane ryagutse ryo mu ntara ya Bujumbura aho bashoboye kubaka inyubako hanini cane amabati akaba ariko arasaza bikwiye ko boyasubiriza imbere yaho bashizeho ibendera abanyeshuri bifashisha kugira baze bariyibutsa ivyo igihugu cabo.

Isomero ryisumbuye ryo mu ntara ya Bururi, komine Butihinda aho bariko bariyumvira ukuntu bohashira akamashini atandukanye abanyeshure bazoshobora kwifashisha kugira biyungure ubumenyi. Hakaba hamaze uboneka izitari nke.

Isomero nziza cane iteye ikomwhora uraraba bakaba bashoboye kuibaka kuhingarwakija mbere aho bashizeho inkingi zifata kugira ngo ntishobore kurwa ku banyeshure bariko bariga hanyuma ivyirwa bitereye bija imbere.

Isomero ryiza cane wohora uraraba ryo muntara ya Mwaro bakaba baryubakiye kubuhinga bwakijambere bakaba bashingiye Ibendera abanyeshure bifashisha kugira baze bariyibutsa imico n'akaranga kigihugu caco.

Mugisata cubuhinga mu ntara ya Gitega abanyeshure bo mumashure yisumbuye bakaba bariko baritegura kurangiza umwaka aho bagiye kwimenyereza bongera bigisha abanyeshure bagenzi babo kugira reta izoshobore kubaha akazi.

Isomero ryisumbuye abanyeshure bakaba bamaze gutaha rikaba ryubatse kubuhinga bwa kijambere bakoresheje amatafari aturiye bongera bashirako imbaho zifashe amabati hasi hariko intebe nziza ziteyeko igomwe

Ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya karusi aho abanyeshure bamaze gutaha bakaba bari bamibariga ivyoirwah bitandukanye bigizwe n'igifaransa hamwe nk'ibiharuro ugira bashoboree kwiyungura ubumenye bakaba batahanye n'amakazi kugira bazobandanye asubiramwo mu mihana yabo h.

Ishure ryisumbuye ryubatse ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba, bakaba bashizeho aho bashobora kwigira hejuru abandi musi, bubaka n'ikibuga abanyeshure bashobora kwinonorerako imitsi bakina umupira w'amaboko bahanahana, ni ivyo igiciro birahimbaye.

Ishure ryiza cane wohora uraraba rikaba ryubatswe mu ntara ya mwaru abashoboye kurwubaka ku buhinga bwa kija mbere anye shuriye bamwe bazokwigira musi abandi hejuru imbere yaho bateye ibiti bitanga akayaga wohora uraraba.

Isomero ryiza cane ryubatse ku buhinga bwa kija mbere wohora uraraba bashoboye gusika irang iryo umuhondo, ndetse ni gera imbere bahashize imeza kukibaho abanyeshuri bamaze kwandikaho ivyirwa bitandukanye bakaba basubiye imuhira iwabo kugira babandanye baza barasube biramwa.

Ishure ryiza cane ryakarorero wohora uraraba ,rikaba ryubatswe kubuhinga bwa kijambere, bamwe bakaba bari musi abandi hejuru, bakaba bambaye neze impuzu zakarorero bariko bumviriza amanota, umwarimu ariko arabasigurira ukuntu bagiye barakora mu gice kirenganye.

Ishure ry'isumbuye ryiza cane riteye igomwe wohora uraraba. Ryubatse k'ubuhinga bwa kijambere. Abanyeshure bakaba biga bataha, abandi bakararayo bivanye n'ukuntu wewe uriha amahera y'ishure.

Ikibuga kinini cane cagutse bakaba bari ko bategura gucubaka kubuhinga bwa kija mbere abanyeshure bakazoza barahahurira bakina inkino zitandukanye bashoboreye guserukira intara zabo bahurire mu gihugu hagati.

Isomero ikaba ibonekamwo ikibaho bamaze kuba bandikamwo ibibazo abanyeshuri biriwe barakora kugirango bashobore kuronka amanota, azobashikana kuronka impamyabushobozi bahejeje amashure, bakaba bamaze gutaha mumihana yabo gufasha abavyeyi babo ibikorwa vya misi yose.

Ikigo kinini cane kigizwe n'amasomero atandukanye ah'abanyeshure biga bararayo bakaba bashobora kuronka amanota meza cane kubera ko baronka umwanya uhagije wo gusubiramwo ivyigwa bitandukanye. Abanyeshure bazoronka impamyabushobozi mu kwezi kw'indwi.

Isomero nziza cane wohora uraraba, umwarimu akaba ari imbere y'abanyeshure ariko arabasigurira ivyerekeye ubuhinga ukuntu bazobukoresha niyo bamara guheza amashure biteze imbere ndetse bafashe n'imiryango yabo.

Inzu nziza cane iteye igomwe wohora uraraba, ikaba yubatse ku buhinga bwa kijambere bashoboye kuyisiga amarangi atandukanye, abanyeshure akaba ariho barara iyo bavuye gusubiramwo ivyigwa mw'ishure.

Isomero ryiza cane ryagutse bakaba bariko bararyubaka k'ubuhinga bwa kijambere haracabura ibikoresho bimwe bikenewe ko bobizana hakiri kare kuko abanyeshure biboneka ko umwaka uriko urabajana.

Isomero ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, bakaba bamaze gukoresha amatafari aturiye, hamwe n'ivyuma vy'ubwoko butandukanye; bakaba bashoboye gushira intebe imbere, abanyeshuri bamye bicayeko baruhutse bakaba bamaze gutaha mu mihana yabo.

Isomero rinini cane rigizwe n'amashure yisumbuye aho bamwe bigira hejuru abandi musi bagakurikirana ivyirwa borohewe kuberako hagutse, kandi abarimo bakabasigurira neza kugira bashobore kubitahura baronke amanota meza.

Ibarabara ryiza cane imodoka zikaba ziriko zirarengana , zimwe zamaze gushikana abanyeshure kw'isomero, ryubatse kubuhinga bwa kijambere , bamwe bigira hejuru abandi bakaba bari musi, imbere yaho hari n'ibiti vyinshi cane vyo mubwoko butandukaye.

Isomero ryubatswe ku buhinga bwa kija mbere bakaba bashoboye gukoresha ivyuma, ndetse imbere bashizeho impome kugira ntibishobore gugurikwa abanyeshurire ntibagire ibibazo babandanye biga bamerewe neza.

Ikigo kigizwe namashure yisumbuye nabanyeshure bigiramwo kikaba camaze gusaza aho bibonekako amabati yamaze gutoboka bikwiyeko bayasubiriza kugirango ntazohave aguruka abanyeshure bariko bariga

Inzu nziza cane zubatswe ku buhinga bwa kija mbere akaba ari amashure yisumbuye aho abanyeshure bamaze kuba basohotse bari mu karuhuko inyuma yaho bahateye amashurwe kugira azobafashe kuza barahumeka neza.

Inyubakwa nziza cane zubatswe kubuhinga bwa kijambere, akaba ari ibitaro aho abantu baza kwivuriza, uwuriko aragendagenda ntashonora kunyagirwa kuko bateguye inzira umuntu acamwo bayisakaza amabati bakikije n'ivyuma vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ryiza cane rya gitega ryubatswe k'ubuhinga bwa kijambere, abanyeshure bakaba basohotse mukaruhuko bariko bakina umupira bahanahana n'amaboko, abavyeyi bararihurumbira kuko rimeze neza cane wohora uraraba.

Amazu menshi cane yubatse kubuhinga bwa kijambere, akaba ari kunkengera z'ikiyaga Tanganyika. Igihugu kikaba catangaje ko gikeneye ko bohava bakabaha umuzibukiro , bakagenda kurondera ahandi kubera vyotera isanganya abantu bakahahonera.

Ikigo kinini cane gikizwe n'amashure y'isumbuye aho biga bararayo, hanyuma bagaheza bakaronka amanota meza ashimishije, kuko baronka umwanya wo gusubiramwo ivyigwa, ndetse no mw'ijoro abarimu baraza kubasigurira. .

Ikigo c'ishure giteye igomwe wohora uraraba, kikaba cubatswe kubuhinga bwa kijambere, abanyeshure bakaba biga bararayo ,bikaba bituma baronka amanota meza kuko biga umwanya munini cane ndetse no mw'ijoro bakaba bashobora gusubiramwo ivyirwa.

Ikibuga kinini cane cagutse bakaba bariko baragitegura kugira ngo bagikore neza bashobore kucakiriramwo inkino z'umubwoko utandukanye aho bazokina umupira w'amaguru nihujwe n'ibihugu bitari bike.

Ikigo ciza cane c' ubatswe ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba. Bakoresheje amatafari aturiye bongera bashirako n' ivyuma. Abanyeshure bakaba biga bararayo, bakaba bafise ubumenyi butari buke kuko biga umwanya munini.

Amazu menshi cane biboneka ko yamaze gusaza bikaba bikeneweko bashirako ayandi mabati mashasha imbere yaho bateye ibiti none biriko birakura na vyo vyamaze no guhengama bikenewe ko bavyicira bikavaho.

Abanyeshure bambaye neza cane bicaye Ku ntebe bakaba bari mw'isomero ryagutse umwarimu ari imbere yabo ariko arabasigurira ko bategerezwa kwiga kugira bazohangane n'ikibazo kirangiza umwaka baronke amanota meza .

Isomero ryiza cane ry'akarorero ryubatswe k'ubuhinga bwakijambere, abanyeshure bamwe bigira munsi, abandi hejuru, bakaba bariko baritegura kugirango bagende mukaruhuko ,bazogaruke gukurikirana ivyirwa babanje kuja kuramutsa Abavyeyi.

Inyubakwanzisa cane yubatswe ku buhinga bwa kija mbere bakaba bashoboye kwiha inkingi zo kwifata kugira ngo ntishobore guhenuka abantu ngo bagire isanganya imbere yaho hakaba hari ibiti vy'ubwoko gutandukanye bashoboye gutera kugira ngo bitange akayaga barome ukua ntu bahumeka neza.

Isomero nyinshi cane bashoboye kwubaka Neza hakaba ariho abanyeshure bariko barataha berekeza mumihana yabo kugira bashobore kuja gufungura Bongere bafashe abavyeyi babo udukwogwa twa musi yose

isomero nini cyane yagutse bakaba bashoboye kuyubaka ku buhinga bwa kija mbere abanyeshuri bashobora kwigira musi abandi hejuru inyuma yaho bahashitse ikibuga bazagukinira ko umupira w'amaboko bahanahana kugira ngo bashobore kwinonora imitsi

Inyubakwa nini cane, ikaba irimwo ibikoresho bigizwe n'aza mudasobwa, abanyeshure bashobora kwifashisha mu gihe baje kwimenyereza ivyerekeye ivyo ubuhinga kugira bashobore kwiteza imbere mu miryango ndetse n'abo bashobore kuja gufasha igihugu cabibarutse.

Inyubakwa nziza cane yubatse k'ubuhinga bwa kijambere bashoboye gukoresha amatafari aturiye, imbere yaho bayishizeko inkingi ziyifata kugira ntishobore kuguruka ngo igwe kubantu itere amasanganya, igihugu kihahombere hamwe ndetse n'abantu bahave bagira ingorane.

Isomero abanyeshure bakaba biga bararayo, ryubatswe k'ubuhinga bwa kijambere ,bakaba basohotse kubera umwaka ariho ugitangura barabaha akanya bakagenda kugira bashobore kugura ibikoresho kw'isoko.

Ishure ryisumbuye ry'i Bujumbura bakaba bamaze guheza kuryubaka ku buhinga bwa kijambere bakoresheje ibikoresho bigezweho, abanyeshure bakaba bari batonze uyu musi batanguye ivyigwa, ubu bamaze gutaha basubira mu mihana yabo.

Abantu benshi cane bambaye impuzu zitukura abandi izera imbere yaho hakaba hariho uwuri ko arabigisha ukuntu batamba ingoma bongera bazivuza kugira ngo bazoshobore guserukira intara yabo mu makungu.

Inzu nziza cane hiteye igomwe ikaba yubatswekubuinga bwa kija mbere bashoboywe gushiraho ivyuma imbere yayo hari isakoshi umwishuri iboneka ko yayibagiye azogira ingorane, kuko azoava asanga amaka yiwe bayibye.

Itongo ryiza cane ryagutse wohora uraraba bina byo akaba yashoboye kurubakamwo kuwiga bwa kija mbere akaba yubatse amazu, ariko amabati y'umuhondo, ndetse n'amadirisya ateye ikomwe cane.

Itongo rinini cane ryagutse ubona ko umuntu inaryo yashoboye gutegura aho azoshobora gushira imodoka zunguruza abantu aca akikiza n'uruzitiro runini cane rwubakishijwe n'amatafari aturiye, imbere yaho hari ayandi mazu nk'abantu bashobora kubamwo.

Isomero nziza cane yubatswe ku buhinga bwa kijambere bikaba biboneka ko bakoresheje ivyuma kugira ntizoshobore kuguruka abanyeshure bakaba batashe imuhira iwabo bakazogaruka bukeye kugira bashobore gukurikirana ivyigwa.

Isomero ryiza cane riteye igomwe ryubatswe kubuhinga bwa kijambere bakoresheje amarangi atandukanye ndetse nimyango yivyuma n'abanyeshure bakaba bamaze gutaha imuhira iwabo kugira baruhurire umutwe bongere bafashe abavyeyi babo.

Inzu nziza cane iteye igomwe wohora uraraba ikaba yubatse ku buhinga bwa kijambere hakaboneka ko ar'isomero abanyeshure bigiramwo bashoboye kwifatisha inkingi kugira ntishobore kubarwako birahimbaye cane.

Ikibuga kinini cane cagutse, imbere yaho hakaba hari abanyeshuri bariko bararuhuka inyuma hari amazu ateye igomwe yubatse ku buhinga bwa kijambere ndetse biboneka ko hamwe bazoshobora kwigira hasi abandi bakigira hejuru.

Isomero abanyeshure biboneka ko batashe bakaba bame bariga ibiharuro vyanditse, kuko i baho umwarimu yariwe arabasikurira kugira bashobore gutahura bose bazoshobore kumenya bunguruzwe mw'ishure rikwikira.

Ibikoresho vyo mu buhinga buhanitse bishobora kwifashishwa kugira ngo abanyeshure bakurikirane ivyigwa biteze imbere baronke ubumenyi bazoshobore kugira aho bishikanye muri kazoza habo, hari abarimu babiri bahagaze imbere bariko barabasigurira.

Ikibuga kinini cane giteye igomwe wohora uraraba, bashoboye kucubakamwo amazu yuko abanyeshure bigiramwo ayandi bakararamwo kugirango bakwirikirane ivyigwa neza bazoshobore kuronka umwimbu ushimishije.

Isomero rinini cane ryagutse ubona ko ryigamwo abanyeshure batari bake haboneka intebe zikozwe ku buhinga bwa kijambere bifashishije ikibaho, akaba bamaze gutaha imuhira kugira bafashe abavyeyi babo.

Isomero rinini cane ryagutse bashoboye kuryubaka kubuhinga bwa kijambere, umwe iri k'uruhande iyindi k'urundi, akaba ari inivo zishika kuri zitatu, hamwe bigira munsi abandi hejuru, nivyo gushima cane .

Isomero ryiza cane riteye igomwe ryubatswe k'ubuhinga bwa kijambere. Wohora uraraba. Abanyeshure bakaba basohotse kuruhuka bagaruke hanyuma babandanye ivyigwa vyabo. Imbere hari ikibuga ciza kinini cagutse ahashobora gukiniramwo inkino zitandukanye.

Inzu nini yagutse iteye igomwe yubatse ku buhinga bwa kijambere biboneka ko ar'isoko basumiramwo abanyeshure baje kuhatembera kugira baruhuke mumutwe basubire mu vyigwa vyabo vya misi yose, mbere hari n'umuntu ariko arateka resitora kugira ngo afashe abantu bashonje abavune inzara.

Ishure ryiza riboneka ikibaho bamaze kwandikako, bategurirako ivyigwa abanyeshure kugirango bashobore kumaririza umwaka hanyuma bazokwunguruzwe baje muyandi mashure birahimbaye cane.

Isomero ubonako harimwo ikibaho bashizeko urutonde rwivyigwa abanyeshure bazokwifashisha mukuza baratondana amakaye ajanye n'umunsi umwigisha agaca abasigurira kugira bamenya batahura bazoronke umwimbu ushimishije.

Isomero ryiza cane ry'akararuhore wohora uraraba, rikaba ririmwo abanyeshure bariko bakurikirana ivyigwa ,umwigisha ari imbere ariko arabereka ingene bashobora gukurikirana hanyuma batahure biyungunganye mu buzima bwa misi yose ,hakaba hari n'ikibaho imbere yabo.

Isomero ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba, bikaba biboneka ko abanyeshure bamaze gutaha, hirya hari izindi nzu zisanzwe. Ni ivyo akaroruhore birateye igomwe cane.

Inzu yubatse k'ubuhinga bwa kijambere, indani bashizeho ikibanza kugira abantu bakoreremwo siporo wohora uraraba, hakaba hari n'umuntu yaduze hejuru mu kirere wogira ngo agira aguruke n'ibintu bitangaje cane.

Isomero ryiza cane ry'akaroruhore wohora uraraba bashoboye kwubaka mubuhinga bwa kijambere bakoresheje amatafari aturiye hamwe n'amategura, hagati hari ibendera rihungabana ry'igihugu cacu kugirango bashobore kugifashisha kuruta abanyeshuri iyoba.

Ikibuga ciza cane wohora uraraba bakaba bagishizemwo ibendera ry'igihugu ririko rirahungabana imbere yaho hari amazu meshi biboneka ko harimwo amashure harimwo n'umuntu ariko aratembera mw'ibarabara.

Ikibanza kinini cane cagutse kirimwo ibiti bashoboye gutera vyo mubwoko bwama gereveriyo, imbere hari amashuri amwe ari kuruhande rwo hepfo ayandi ari haruguru, imbere yaho hari idarapo abanyeshure baduza kugirango ribigishe ivy'igihugu cabo.

Inzu iboneka uruhande rumw kandi akaba ari nini, uriko urayiraba hejuru hariko amabati yubatse ku buhinga bwa kijambere, imbere hari ibiti bashoboye gutera, abanyeshuri bashobora kwikorako nk'ivyamwa hamwe n'ibindi bakoresha mu gucako imikubuzo bakubura ishuri yabo.

Ikibuga kinini cane cagutse, bashoboye kwubakamwo amashure ari k'uruhande rwo haruguru, aboneka uruhande rumwe ko ari meza cane. Hepfo, hari irimaze kuba ryarashaje, bakwiye kuribomora bakubaka irindi. Inyuma, hari ibiti biteye igomwe, vyiza cane, bitanga akayaga.

Amasomero meza cane ateye igomwe yubatse ku buhinga bwa kijambere ndetse bamwe bakaba bashobora kwigira musi abandi hejuru, abanyeshure bamaze kuba bariko barataha berekeza mu mihana yabo kugira baje gufungura hama babandanye ibikogwa bafashe abavyeyi nabo.

Isomero ryubatswe kubuhinga bwa kijambere wohora uraraba bakoresheje amatafari aturiye basiga nirangi ryera kukibambazi hariko ikibaho bamaze kwandikako ivyigwa abanyeshure bashoboye kuvyandika mumakaye yabo.

Ishure ryiza cane ry'akarorero wohora uraraba abanyeshuri bakaba bambaye iniforume bicaye ku ntebe bariko barakurikira umwigisha ari imbere yabo abasigurira ivyirwa kugira ngo bamenye bunguruzwe bagende kwiga mw’ishure ikurikira.

Ibikoresho vyiza cane biteye igomwe wohora uraraba, harimwo i rate hamwe n'amakaramu n'ibindi bitandukanye, igikombe kiri kumeza haboneka ko ariho baza kwigira ivyirwa kugira bazoshobore gutera baja imbere.

Inyubako nziza cane iteye igomwe wohora uraraba biboneka ko ari isomero abanyeshure bigiramwo ,bamwe baja hejuru abandi munsi, hari n'iyindi iri kuruhande. Ndetse barateye n'ibiti bishobora kuba bitanga akayaga.

Abantu benshi cane ubona ko bariko barakurikirana ivyirwa bijanye no gufungura nabi, abana babo bagire amagara meza mu muryango bashobore kwiteza imbere mubuzima bwa misi yose wohora uraraba birahimbaye.

Ibarabara biboneka ko ryamaze kuba ririmwo ibinogo, rikeneye ko barikora, bakarishiramwo imisenyi, hanyuma rikamera neza, imodoka zikahaca zikarengana. Hari abantu babiri bariko bararengana ariko, inyuma yaho hariho ibiti bitandukanye .

Ikibuga ciza cane wohora uraraba, aho bashoboye gushiraho ibendera ry'igihugu rihungabana, kugira abanyeshuri baze bibuka ivy'igihugu cabo. Imbere hari amashuri ahagerekeranije, ruhande hari ibiti vy'ubwoko bwinshi.

Ikibuga cagutse, wohora uraraba bashizemwo i kariyeri, kugira ngo abanyeshure bahejeje kwiga baronke aho bakinira. Imbere hari amashure yubakishije amategura; inyuma yaho hari ibiti vy’ubwoko butandukanye.

Inzu nziza cane iteye igomwe wohora uraraba biboneka ko ari isomero abanyeshure bigiramwo bakaba bamaze gutaha inyuma yaho hateye ibiti vy'ubwoko bwinshi butandukanye wohora uraraba.

Ishure ryiza cane wohora uraraba ry'akaroruhore, bamaze gushiraho ikibaho bacandikako ivyigwa abanyeshure bashobora gukora ibibazo hanyuma biteze imbere, bazotahane umwimbu ushimishije.

Abanyeshuri bambaye neza cane baberewe bakaba bariko baragenda kwishure bamaze gushika babukiye n'inzu iteye igomwe, umwarimu ariko araraba abacerewe kugira ngo ashobore kubahana ntibazosubire.

Inzu nziza cane iteye igomwe wohora uraraba bayisize irangi ry’umuhondo bakaba bashoboye gushiraho imiryango myinshi itandukanye wohora uraraba birahimbaye cane.

Abatamvyi benshi cane biboneka ko bahimbawe bakaba bariko baravuza ingoma bafise imirisho bifashisha kugira ngo bagaragaze imico n' akaranga vy' igihugu cabo birahimbaye cane wohora uraraba.

Abanyeshure bahimbawe cane wohora uraraba, bakaba biga kw'ishure ryakarorero batonda n'imodoka, abavyeyi babo barabazana bakabashikana, hanyuma bagakurikirana ivyigwa kugira ngo bazoshobore kumenya, bunguruzwe, biteze imbere bimwe vy'akaroruhore.

Ikibaho ciza cane cirabura candikwako inrwa yera hanyuma kikaba kimeze neza kugirango abanyeshure bashobore kubona ivyo bariko barabigisha batahure bamenye hama biteze imbere mubuzima bwa misi yose.

Isomero rinini cane ryagutse ryubatswe kubuhinga bwa kijambere bashoboye kuriduza ama nivo ashika kur'atatu, abanyeshure bamwe bigira musi abandi hejuru bakaba bashoboye gukoresha ivyuma bimwe bigezweho biva hanze.

Isomero ryagutse ribonekako abanyeshure bamye barakurikirana ivyigwa bijanye nibiharuro bakaba bamaze gutaha I muhira iwabo hobafashe abavyeyi babo biboneka neza ko rikwiriye gusubirirwamwo ryamaze kuba ryashaje

Ishure ryiza cane ry'akarorero wohora uraraba, bashoboye kubakisha ivyuma vy'ubwoko butandukanye, barabidugije kuburyo umwe wese ashobora kwigira hasi, abandi bashobora kuja munsi n'ivyiza cane.

Inzu nziza cane iteye igomwe wohora uraraba yubatse kubuhinga bwa kijambere bakoresheje amarangi atandukanye n'imiryango isize neza wohora uraraba iteye igomwe.

Abantu batari bake babonako banezerewe bambaye neza bakaba bariko baratamba bifashishije ingoma kukira ngo bakwiragize akarangaka k’igihugu cabo gashobore kuja buka hanze y'igihugu mu makungu kwohora uraraba.

Inzu nziza cane yubatse kubuhinga bwa kijambere hakaba hasi barashoboye gushiraho amabuye barayasasa mbere hari n'isima nziza wohora uraraba bakaba barashoboye gushirako n'irangi ry'ubwoko butandukanye.

Isomero ryiza cane ubonako riri ku buhinga bwa kijambere. Bashoboye kuryubakisha amatafari aturiye ndetse n'amabati, bashirako n'ivyuma. Imbere bahashira inkingi zo kuyifata kugira ntizoshobore kuguruka. Abanyeshuri bamaze gutaha kuko burije.

kaminuza nziza cane iteye igomwe y'ubujumbura aho abanyeshuri bariko baraheraheza umwaka kugira baronke impamya bushobozi bikazobafasha kukira bashobore kuronka akazi biteze imbere bangere bafashe n'igihugu ca bibarutse

Ishure ya kaminuza ijanye n'ubuhinga mu ntara ya mwaro abo abanyeshure bariko baraheraheza umwaka kukira bashoboreye kuronka impamya bushobozi bagende kuyikoresha mu gukora mufiya igihugu yabatumye.

Ishure ya kaminuza y'i Bujumbura yubatse ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba, bakaba bafise intebe nziza ziteye igomwe, abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa birangiza umwaka n'ivyakararuhore.

Ishure ya kaminuza yo mu ntara ya Bururi aho abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa birangiza umwaka kubwira hashobore kuronka impamya ubushobozi bayikoreshe mu gukorera igihugu cabibarutse ndetse n'abavyeyi babo bashikirwe.

Kaminuza yisumbuye y'i Bujumbura aho abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa birangiza umwaka kugira baronke impamya bushobozi bayikoreshe mu gukorera igihugu cabo bongera baronka n'udufaranga two kwifashisha.

Ishure ya kaminuza y'imwaro aho abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa bijanye n'ubuhinga vyo gukoresha mudasobwa hobwo bazoshobora kubitahura neza byoroshe umwarimu ababajije ibibazo bazoVyishura umutima utekanye.

Yunivesite y'imwaro bakaba bayizaniye ibikoresho bigizwe nk'ivyuma bihambaye aho abanyeshure bazujifashishaho, ariko barakwigirana umwaka uheza ishure kugira baronke ubumenyi b'uhambaye bazoshoboreyo kubikoresha na bo bari ku kazi k'ukwiteza ma mbere.

Kaminuza ya Gitega aho abanyeshuri bari mu mwaka wa nyuma bakaba bariko barasozera ivyigwa bijanye n'ubuhinga, kugira bazoshobore kuronka impamyabushobozi bagende bayikoreshe mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cabo.

Kaminuza y'i Mwaro, wohora uraraba iteye igomwe. Yubatse ku buhinga bwa kijambere. Abanyeshure bakaba banezerewe. Bakaba bariko bafata agafoto ko gusezerana kuko bagomba baje mu kiruhuko.

Universite y'i Mwaro, aho abanyeshuri bayigako, bakurikirana ivyirwa bijanye n'amagara y'abantu, bakaba bariko barimenyereza kugira bazoze baravura abarwaye, bahejeje amashure baronse impamya bushobozi.

Kaminuza y'i Mwaro ijanye n'ibyamagara y'abantu aho umwigisha ari mbere y'abanyeshuri abasigurira abereka uko bazoca kuvura abene gihugu bo mu bwoko butandukanye bakaba basabwa ko batosamara.

Ishure ya Kaminuza mu ntara ya gucumbura aho abanyeshure bariko barimenyereza gukirikirana ibyika bijanye n'ubuhinga gukoresha ibyuma bitandukanye bakaba bambaye neza cyane baberewe uhora uraraba.

Umunyeshuri yiga muri kaminuza y'uburundi akaba yakurikiranye ivyirwa bijanye n'ubuhinga yamaze gutangura amasitaje kugira ngo ashobore kuyaheza aronke amanota meza aronke n'impamya bushobozi.

abanyeshure bo muri kaminuza yuburundi biga mu gisata cubuhinga bakaba bariko barakurikirana ivyigwa birangiza umwaka kugira ngo bazoshobore kuronka impamya ubushobozi bagende kuzikoresha mu gihugu cose

abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi mu kamenge bakaba bari mu vyigwa vyo guheraheza umwaka bimenyereza mu gisata c'ubuhinga aho bariko bariga guhingura ivyuma bakazoshobora kubafasha kugira na bo bamubunganye mu buzima bwa misi yose

Abanyeshure bo kuri kaminuza y'igihugu cu Burundi bakaba bariko barimenyereza kugira bazoronke amanota ameza bari mu gisata cyo kumenyesha amakuru .Aho bagenda bararondera aho bageze hose kugira bashobore gutohoza ibiriko biraba mu gihugu cose.

Abanyeshuri bo mu gisata c'ubuhinga mw'ishure ryisumbuye rya kaminuza ryo mu ntara ya Karusi, bakaba bariko barakwikirana ivyirwa birangiza umwaka bitegurira kuronka amanota meza kugira bashobore guhabwa impamyabushobozi.

Abanyeshuri bambaye neza cane bakaba bariko baratwenga kubera bagira muri kaminuza y' Uburundi mugisata c' ubuhinga bazogende kwigisha abandi bana bo mu ntara zitandukanye kugirango baronke amanota n' amafaranga.

Abanyeshuri homwivesite hi bururi abo bariko bararangiza umwaka mu bisata c'uwubuhinga bakaba bariko barimenyereza gukoresha ivyuma bitandukanye kugira ngo na bo bazogende baheze bigishi batoyi babo bo mu mashuri yisumbuye.

Université nziza cane uhora uraraba iteye igomwe yo mugisata cubuhinga muntara ya bujumbura aho abanyeshure bariko barakwirikira ivyirwa birangiza umwaka kugira bashobore kuronka impamya bushobozi nabo ejo canke hirya yejo bashobore kugenda kwigisha abandi banyeshure

Abanyeshure bo muri kaminuza y’iMwaro mu gisata c’ubuhinga bakaba bariko barimenyereza kugira bazorangize umwaka baronke impamyabushobozi hanyuma bagende nabo bashobore kuzogenda Kwigisha mubisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu.

Ni vyiza cane birahimbaye aho abanyeshure bo muri Kaminuza y'ubuhinga bariko barakurikirana ivyigwa bijanye no gukoresha ama mashini atandukanye kugira ngo bazogende nabo bayigishe abandi bo mu mashure yisumbuye.

Abanyeshure bo muri kaminuza yuburundi bo mu mwaka wanyuma aho bariko barimenyereza kugirango bazogenda kwigisha abanyeshure bo mubisata bitandukanye mu ntara zubwoko bwose, aho bazogenda gitega canke ngozi gukorerayo mubisata vyigihugu.

Ishure ryiza cane ryisumbuye rya kaminuza mu ntara ya rwigi aho abanyeshuri bariteye igomwe cane bakaba batanguye kwiga bariko barasubiramwo i vyo abarimu babahaye kugira batoze kubaha ikibazo b'uwa mbere hanyuma na bo baronge nke amanota.

Ishure ryisumbuye rihimbaye cane wohora uraraba, akaba ari kaminuza y'Uburundi yo mu gisata c'ubuhinga aho bariko barasubiramwo ivyerekeye ivyirwa abarimu babahaye, kugira ngo bashobore kuzoronka nabo impamyabushobozi bongere bagende kwigisha abandi banyeshure mu mashure yisumbuye.

Abanyeshuri bambaye neza cane bomuri kaminuza y'Uburundi bari mu gisata c'ubuganga, bariko baraheraheza ivyigwa bongera basubiramwo kugira ngo babitahure neza bazoshobore kugenda kuvura abagwayi batandukanye bo mu ntara nyinshi.

Ishuri ya kaminuza ikaba iri ingozi aho abanyeshuri biga ivyerekeye guteka bakaba bariko barimenyereza kugira bazogende kuza barakora mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu abavyeyi babo baratomboye cane.

Abantu bambaye neza cane bohora uraraba bari mu nyubako bibatswe ku benga bwyakija mbere imbere yaho hari abantu bariko barabasikurira ivyekeye uburimyi n'ubworozi kuwira na bo bagende babikoreshe mu mihana yabo bazoronke umwembu ushimishije.

Umuntu afise inzu nini cane yagutse akaba yashoboye kuyishiramwo ibidandazwa bigizwe n'ibitabo, hakaba hari abantu bariko baraza kumushorera harimwo n'abazungu kugira bashobore kubitwara bagende kubisoma ibindi babihe bana babo.

Amashure meza cane ya kaminuza ,aho abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa. Inyuma y'aho bashoboye gutera ibiti bitari bike, imbere naho bashizeho ibigazi bitanga akayaga.

Umuntu w' umuhinga akabariko arategura ukuntu abantu bose bamuduguca burundi boshobora kuronka umuyaga nkuba baba aba ba ruguru canke mw'isagara kugira ngo bab ahantu habona ata muntu ashobora kuba ari mu kizime.

Isomero nziza cane iteye igomwe wohora ururaba abanyeshure bakaba bamaze kuba bicaye muntebe umwigisha ar'imbere yabo ariko arabasigurira ivyerekeye ivyigwa kugira bashobore kurangura igice cambere c'amashure .

Umuntu ateye igomwe cane wohora uraraba, aciye ubwenge. Akaba ari umuneshure amaze kumenya gukoresha mudasobwa, azoheza nawe agende abigishe abandi, ashitse kuri tere azoba ari ibintu bimeze neza cane.

Abantu bateye igomwe bambaye neza cane amasarubete ndetse n'inkofera akaba ari abahinga bariko baragira inama kugira bashobore kwereka ukuntu bashobora kwiteza imbere bakoresheje ivyo bize kw'ishure hanyuma bashobore kuronka amafaranga yo kwiteza imbere .

Abanyeshure bambaye neza cane wohora uraraba. Bakaba bariko barimenyereza mugukora ivyuma kugira bazohore babitwara kw'isoko, baronke amafaranga yo kwifashisha mu muryango yabo no muri kazoza ka misi yose.

Ishirahamwe ryo mu ntara ya ngozi rikabarigizwe n'uewaruka rukiri ruto bakaba bariko barakurikirana ivyirwa vyo kwiteza imbere vyerekeye uburimyi, ndetse n'ubworozi aho bariko bararondera ukuntu bo kwiyungunganya baronke amafaranga yo kwiteza imbere.

Abantu benshi cane bateye igomwe bakaba bambaye neza bariko barumviriza inama yerekeye uburimyi n'ubworozi kugira bashobore kwiteza imbere hanyuma nabo bagende babisigurire abenegihugu basize imuhira.

Umunyeshuri ariko araheraheza ivyirwa vy'akaminuza bijanye n'ubwubatsi akaba afise itafari, ndetse n'umusenyi inyuma yiwe hari abarimo bariko bararabako yoba abikora neza kugira bamuhe amanota azoshobore kuronka impamyabushobozi kugira atahe imuhira iwabo agende gushira mu ngero ivyo yize.

Abanyeshure banezerewe cane ko bariko bararagiza amashure yisumbuye ya kaminuza aho bariko baritegura kugenda kwigisha abandi bana mu mihana yabo canke bagende mu bihungu vyo hanze baronke iyindi mpamyabushobozi.

Ishure ryiza cane ryakarorero wohora uraraba, rikaba ryubatse kubuhinga bwa kijambere , abanyeshure bakaba bariko barimenyereza ukuntu bakata ivyuma hama bazogende kuri tere bavyereke abandi bantu batashoboye kubimenya.

Abantu babiri bahagaze mu murima ugizwe n' imyumbati ndetse n' amateke bakaba bambaye impuzu zera bafise n' icuma muminwe bariko barapima ibintu bituma ingwara ziza gutera imirima bigatuma umwimbu ugenda nabi.

Abantu bambaye neza cane, bakaba bari mu nyubako yubatswe ku buhinga bwa kijambere wohora uraraba. Bakaba bariko barabaha umwe umwe wese atahane ibirato kandi ashobora gutwara, agiye mu myimenyerezo y'ishure.

Isomero nziza hakaba harimwo umunyeshure ariko arasubiramwo ivyigwa, bizotuma aronka amanota meza kugira ashobore kwiteza imbere, niyamara kuyarangiza. Abavyeyi biwe barahiriwe kuko bafise umwana w'umwete.

Inyubakwa nziza cane iteye igomwe wohora ururaba, ikaba yubatswe ku buhinga bwa kijambere aho abanyeshuri bariko barayigiriramwo imyimenyerezo kugira bashobore ku hakura ubumenyi bazokwifashisha muri kazoza kabo.

Ikigo kinini cyane cagutse, bakaba bariko barashyiraho uruzitiro rwubakishijwe amatafari ,kugirango abanyeshuri ntibashobore kurusimba ko bagende inyuma badaciye mu muryango abarimo babahaye uruhusha.

Ishuri ryiza cane ry'ubuhinga abanyeshure bakaba bariko barimenyereza kugira bashobore gukoresha za mudasobwa bazitahure hama nabo bagende kwigisha abandi mu mihana yabo canke mumashure.

Ivyuma vyinshi vyo mu bwoko butandukanye bifashisha kugira ngo bashobore kubandanya amashure yabo ya kaminuza, kugira ngo bazogende kwigisha abandi babinonosoye neza, birahimbaye neza.

Abantu benshi cane batari bake bateye igomwe bakaba bambaye ingofero ndetse nimpuzu zakazi. Bariko barimenyereza kugira bazoshobore kuja kwigisha abandi ivyerekeye ubuhinga bwa kijambere

Abantu baberewe cane bakaba bari mu nyubako nvyiza ibubatse ku buhinga bwa kija mbere harimwo ivyuma bitandukanye bakaba bari mu sitaje kwimenyereza kugira bazoshobore guhingura ivyuma na bo bashobore kubishira kw'isoko.

Abantu benshi cane bateye igomwe bakaba bariko baragira inama bamwe baricaye abandi bar'imbere babigisha ukuntu bashobora kwiteza imbere mu vyerekeye uburimyi n'ubworozi, kugira bashobore kuronka amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima bwa misi yose.

Isomero ihimbaye cane ikaba yubatse ku buhinga bwa kijambere hakaba harimo abari mu babiri bariko bazigura umunyeshuri ivyo ashobuye kugira bamwereka ko yoshobora kubandanya iga kugira ntave ayo amashure birahimbaye cane.

Abanyeshuri bahimbaye cane bakaba bariko bariko barakurirana umwigisha ar'imbere yabo ariko ararbasigurira kugira bazoshobore gutahura bazoronke umwimbu ushimishije, abavyeyi babo bazonerwa cane, birahimbaye n'ivyakaroruhore.

Isomero ryiza cane riteye igomwe wohora urararaba abanyeshure bakaba bariko bariga baraba umwigisha kugira baraba batere Baja imbere ivyigwa vyabo vya minsi yose birahimbaye cane.

Abantu ubona ko bahimbaye cane bakaba bariko barakora ibintu bijanye n' ubuhinga guhimbagura ivyuma kugira bashobore guhingura ibindi bizofashe igihugu cabo kwiteza imbere muri kazoza abantu bahatorere akoyoko.

Isomero ryiza cane ry'ubuhinga bwa kijambere hari umwarimu akaba ariko arasigurira abanyeshuri bakuze biboneka ko biga muri univerisite, abereka ko bakwiye kwiga ibiteza imbere imiryango yabo.

Isomero rinini, ryagutse, rikaba ririmwo n'abanyeshure batari bake, biboneka ko ari abantu bakuze biga mu mashure yisumbuye. Hakaba hari umwarimu ariko arabasigurira kugira bashobore gutahura ivyo bize hama, bazokore ikibazo bagitore.

Ikibanza ciza cane wohora uraraba akaba harimwo abantu bambaye imyambaro y'akaziberekana ukuntu bashobora kuwobaka ntiyazoshobore gusenyuka ryiugu kigatera imbere mu buhinga bwa kija mbere bw'inyubako.

Inzu nini irimwo ibikoresho vy'ubuhinga, hakaba harimwo abanyeshure bariko barakurikirana ivyo vyigwa bongera bandika kugira bazoshobore kuronka amanota meza, ntibazovyibagire, bavyifashishe hanyuma bashobore kuronka umwimbu ushimishije.

Isomero ryiza cane riteye igomwe ryubatswe kubuhinga bwa kijambere hakaba hari umwigisha ariko arasigurira abanyeshure kugira bashobore kubitahura hanyuma bazoronke amanota meza ntihagire numwe atazokwunguruzwa ngo aje muyindi shure.

Abantu benshi cane batonze umurongo, bambaye amasarubete n'udukamunwa hamwe n'inkofera bariko barubaka. Biboneka neza ko bariko barakora igikorwa gihambaye, wohora uraraba.

Ikibanza kinini cane wohora uraraba bakaba batanguye kucubaka ndetse akaba ari abantu atari bake inyuma yabo hari umwe ariko arabereka ingene bategerezwa kubigira neza ntibizobomoke ntibahave bahomba.

Isomero ubonako ririmwo abanyeshure bariko bakurikirana ivyigwa vyubuhinga vyerekeye ivyuma bakaba batanguye guhimbagura ibitari bike abantu baraciye ubwenge wohora uraraba.

Umuntu ahimbaye cane bibonekako ari umurezi akaba ariko arategura ivyirwa vy'ubuhinga ,kugira ngo azoje gusigurira abanyeshure nabo baronke amanota meza ,babitahure. Akaba yifashisha za mudasobwa zo m'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi cane biboneka ko bari mu nama bariko barakurikirana ivyerekeye ubuhinga bwo kwiteza imbere abo baba baserukiye abantu batari bake baca basubira inyuma bagende babasigurire kugira nabo baronke izo nyigisho.

Isomero ryiza cane riteye igomwe wohora uraraba, bikaba bibonekako ryigushwamwo umubikira ndetse n'abandi batandukanye, bakaba bagiye mumusi mukuru wo kunezegwa kugira barangize umwaka neza banezerewe.

Abantu bashika kuri bane hakaba harimwo umwe yambaye i tawuriya biboneka ko ari umukuru wabo bagaze imbere y'ipfuriro, ariko arabasikurira ingene bategerezwa gukurikirana abarwaye hanyuma bazoshobore kuronka amagara meza.

Abanyeshure bahimbawe cane bariko baratwenga wohora uraraba bakaba bakurikiranye ivyigwa vy'ubuhinga bazoshobore kuronka amanota meza hanyuma bunguruzwe baronke impamyabushobozi biteze imbere mu miryango yabo.

Abanyeshure bahimbawe cane bariko baratwenga wohora uraraba, kuko bagira bamare amashure bazoronke impamya bushobozi bashira abavyeyi,. Bariko bifashisha icuma gihambaye kibatuma batahura gusumba.

Abanyeshuri beza cane bambaye impunzu ziteye igomwe zigizwe n'amasarubeti , bariko bakurikirana ivyigwa vy'ubuhinga bijanye no gukora amamodoka bongera basigurira n’abagenzi babo batarashobora kubitahura.

Abantu benshi cane bariko barakurikirana inama yerekeye ivy'igihugu cabo kugira ngo bashobore kugiteza imbere, umwe umwe wese agire ico atahanye agende asigurire abenegihugu, ababwire ibikogwa vy'iterambere bakuye muri iyo nama.

Abanyeshure bahimbaye bateye igomwe bambaye amataburiya meza cane wohora uraraba, bakaba bariko bakurikirana ivyigwa vy'ubuhinga kugira bazokwiteze imbere n'imiryango yabo n'igihugu kiharonkere akarusho gahambaye.

Abantu benshi cane biboneka ko ari abafundi, bakaba bariko barakata ivyuma bimwe babiturira, bazoshobore gukuramwo ibindi babihingure mu buhinga bwa kijambere, bifashishe babishire no kw'isoko baronke amafaranga.

Inzu nini yagutse iteye igomwe ikaba yubatse ku buhinga bwa kija imbere akaba harimwo umupfundi, ariko arakora imashini aritegereza arondeza ikibazo yoba ifise kugira agitorere umuti ibintu bigende neza.

Abantu batari bake bambaye amataburiya yo kwa muganga biboneka ko ari aba foroma bariko baravura umuntu aremvye kugira akire hanyuma atahe imuhira abavyeyi biwe canke umuryango uhimbagwe.

Abantu bashika kuri bane biboneka ko bahimbawe cane bakaba bariko barasiguriranira ivyigwa baba bakuye kw' ishure umuntu wese ashobore gutahura azoronke amanota meza ashitse imbere ya mwarimu ntazobure ico yandika.

Isomera ryiza cane riteye igomwe ryubuhinga bwa kijambere bibonekako abanyeshure bisumbuye bariko bariga bakwirikirana ivyigwa umwigisha arimbere yabo abasigurira kimwe kimwe kugirango bashobore gutahura bazoronke amanota meza.

Isomero ryiza cane riteye igomwe biboneka ko ryubatswe mu buhinga bwa kijambere ndetse n' abanyeshure bariko barabikurikirana ivyo vyigwa akaba ari abantu baciye ubwenge bakora n' ibibazo kugira bazoshobore kwunguruzwa baronke amanota meza ashimishije bashira abavyeyi babo.

Abantu benshi cane batonze umurongo umwe. Bari ku ruhande rwo haruguru abandi ku ruhande rwo hepfo. Bariko barateranya ivyuma bakoresheje ubuhinga bize ku mashuri yabo. Harimwo abambaye inkofera zikinga izuba hamwe n'u dufukamunwa.